Vantu vaimbodariko veitwa kubaiva hino maziva ano hakuchina vandodai akarumba akaenda kuchibhedhlera unogume votobaiva. Vozobveyo nechitenda chacho chatopera nemitombo yakona inenge iriyo saka antu haachambofi.

Vanodaroko vanenge vanyarwara ndianababa anamai voroenda nekuzvibhedhleya voguma. Veiita nekurapwa variyo vakasimira nehembe dzakona dzinodiwa vorowobaiva nenaiti. Kuri kiitire kuti muntu apone agwinye.

Nezvitenda zvinoita zvishomani vana vodoko veitorwa ngana maivavo vayi endeswa kuzvi bhedhlera veiguma veidonhedzerwa nemitombo inota kuti vakure makodo avo vakagwinya nekuzorwara rwara miviri yavo kunoite kudodori.

Zvitenda zvimweni zvinochisiyana zvinoda kuti vantu vapfeke zvikweshe veivhara nemiro dzavo kuitira kuti kudai veinyafema zvisafemeka zveipinda mumiro kuitira kuti zvitenda zvisarambe zveienda mberi antu veizotopora .

Zvimweni zvakona zvitenda unototi weide kuzvirapa zviya unototanga wazosimira nengubo dzacho dzinoenderana nazvo ngekuti ukasadaro zvinotapukira zvotozopedzisira newe wakhona uri kuzvirapa zvatookweuriyo.

Vantu voramba vei ronzerwa ngekunaka kweku shambe nyara nguva yeshe uye ma shambire edzino sisira kuitwa kuti vantu vagare veyi nzvengana ne matenda angadai eyi unzwa ngekusa shambe nyara kwanaka.

Zvironzerwa anani kumakanyi kwedu uno kuti zvamakanyagara zvino musanyanya kufungisa zvakawanda mukati mendlondo dzeyudzo hino avazvizwi peya hino tinozotobonga kuti vazodaroko anamai vakaenda kuzvibhedhlera vanochindorapwa kwachona.

Kubeni aidaroko peya ana sekuru edu kanyi uno airamba kwende kuzvibhedhlera. Kwaive kotwa kobaiva nezinaitiro tikati hazvina kuti asharuka akiti voye maitiyo inondo panda zvayo. Hino tinobonga ngekuti kune anonga azoishingirira nekupora kwakona kunokasika.

Vantu vodetsereka maningi nenguva yevanosvika muzvibhedhlera, vana mai naana baba, majaha nemhandara vodaroko nana mukhoti vanorape vantu veibeke mitombo mwonaiti kuti vabaire vanhu vanorwara.

Vantu voramba veibekerwe zvekuti vaningire vakone kuerenga kuti vaziye kuti nenyara dzawo nenguwa yedznopanda nenguwa yadzinoita kunge dzinorwadza vanosisira kuti vadini zveibva pekutanga kuguma pekupedzisira.

Kwai zvimweni zvakona munoti zvinobvepiko akiti woye dai anyari mandendawo unotame nekuti anobve kuri ,hino anode kundoramba teidaroko kuti tinobonga nayo hurumende yedu inondoramba yaibeka antu anozvikona muzvibhedhleramwo zvekuti dai antu anyarwara akaenda anoenda korapwa.

Tinobonga zvedu kuti akiti wee zidenda rebeshamupengo riya rakazodarikakanyi uno. Ndiyani wanga uchaema padhuze neumweni, kwanga kwaakuti wakaeme kwake wakaeme kwake, wakapfeke mucheka wake ngewakapfeka ngekutye kubatire zibesharo. Hino tinobonga ngekuti rakdari...

Ayi zwaroko antu honai dhenda dzino hedza wanda kudai maku besha mupengo ano musaite kuti mubate antu musina kusimira ngubo dzakona hino waizotoona umwe nga umwe nge paari eyiiti ndo simira ngubo dzakona idzo dzekuti onyari o rapa dhenda iyo naye aizo mubati.

Ndiani wairiziya kuti zidenda rino rebesha mupengo richazodarika anhu aindodaroko uripaari ngepaari akambonye miromo ngemicheka anhu orooti waeme iyo waeme iyo kurikutye kufakokwo hino tinobonga ngekuti rakadarika zidenda mupengo rino anhu akarirapa rikapera.

Anditi vaidarovi su baba vekweduwo kutii iii inini hangu ere zvekuende kuzvibhedhlera zvino andidi ngekuti ndazogumeyo nenaiti dzakhona dzinobaiswa dziya ndinombazwa nemuntama mwangu zveiti zhirii kubeni mwazovamanikidza zviya akagumeyo akabaiwa nekupora.

Kwai zviro zvakona azvina kuti mwana mudoko kana kuti muntu mukuru ungaa muntu mukuruwo uno ona eyi kweya ne hope peya wori wori bekwa zi naiti ro nekuti wona muteti waro rinoto rwadza asi hino ngekuti unenge weide kupora unochi zondo shinga.

Kubeni zvona zvinenge zvibaari nemunakiro wazvo veiti vantu anakadzi neanarume veidhibana, veiungana, veironza ngezveutano, munyari muntaraunda vantu veshe vanopedzisira vozviziya zveutano veipona vakadaro.

Ndau ngendau yobekwe mvura dzakawanda dzekuti vanopuza vapuze, vanochera kosuka hembe nekushamba vashandise. Ngekuti yona mvura pachayo ndiyo inodiva ngemuntu veshe ungaa mukuru kana mudoko.

Vantu veshe ana mai ana baba majaha nemhandara vondoramba veironzerwa mazuwa anongezveutano vantu vanoramba veidaidzirwa kudai vanyaenda kuzvikora kana kumachechi vagumeyo vanombotanga vafundiswa ngezveutano.

Ndawu nendawu inodarokwo yechiita nemvura dzekuti vantu vamwe kudai kunyari kusuka nehembe idzo kudai kunyari kushambe mwiri mvura inenge iripo antu veyizoitepo utano wakanaka antu orodaroko eyicherere mvura muzvidumbu yekushandisa mumamizi.

Zvona zvinobetsera hazvo kuti vantu varambe veiunganidzwa kudai ngeana kadzivo veindoronzerwa ngezveutano hwavo kuti hino vochiite yekudini. Kuti vantu vasakasire kufa tinobonga ngekuti vantu vanobazviyaiya zveironzwa zviya.

Vanakadzi voenda kumigodhi kogwezha mvura, yekuti vashandise mukati mwemizi yavo. Vangadarokwo ngevanode kusuka nekumwa, veshe voona mvura yakachena ngenguwa yakanaka kundau dzakasisira.

Vantu mundaraunda voramba veunganidzwa veironzerwa ngezvekupona kwawo ngezve zvazvinenge zvakanakira veshe ana mai ana baba ana sikana naana komana vounganidzwa kumidhibano veironzerwa ngezvehutano.

Kubeni zvona antu angabazviita ungati ngezvemahala peyani zveireketwa kuti vantu hambai kumushandira pamwe todaroko kunasira ngepekuti mvura yekuphuza ibude vanenge vazozviteedzera vaya aah munobatozoona nemvura dzekuphuza dzeibuda dzakachena.

Mundaraunda mwedu peshe paunohamba ponamirwa zvibandera zvinoronza nezvemajaha nemhandara nekukura kwawo kwakanaka ana mai nana baba vohamba vachizvierenga nekuzvizwisisa zvovabatsira mundaramo mawo.

Vantu vanoramba veidaidzirwa uyai kumudhibano uyai kumudhibano kune antu anode kufundisa antu ngezveutano. Hino tinobonga ngekuti kudhayako antu aimboramba asi zvinoizvi unondoona kuti naaisa naanakadzi antu ese anenge ariyo eifunda ndizvo.

Vanhu vanoona ngezveutano nyika dzino dzeshe voramba veironzera vantu vachihamba dunhu ngedunhu veironzere vanhu maererano neutano hwavo vanhu veiunganidzwa veironzerwa ngezvakakoshere utano.

Nharaunda dzega dzega dzoramba dzeitsiiwa nezvimadhamu dzeibekwa nemvura mukatimwo kuti vantu vanogara munharaunda veshe vasaneseka ngemvura yekumwa ingava yekusima muminda dzawo vainge vane mvura.

Kundoti mare dzakhona dzeironzwa dzinoita inga dzakawanda kubeni dzona dzazoshandepo munotoona zvakanaka ngekuti zvinenge zvakandonaka zvino kuti vandova nemvura ngekuti wandofunga kude kopuza munyari muzvikoramwo ana anopuza nekushamba nyara zvakanaka.

Vantu vanoramba veironzerwa kuti kudai musati mwanyagara nemumizi mwenyumwo tangai mwaningire kuti panosvika ere mvura yekuti antu anophuza nekushamba maoko ngekuti yona yega mvurayo nekushamba maokokwo nekushamba mwiri zvakandonaka mukati mwekugara.

Zvona peya zvinondogara zveironzwa kuti antu meinyaake mizi zviya musaamba ngekuti dziri mukati mwemakomomwo musina kutanga maringira kuti mune mvura ere ngekuti Yona mvura yega pachayo upenyu hino tinobonga ngekuti antu ozviziya peshe peshe paanogara unozondoona kudaroko mvurayo inenge yeiite ekupopoma.

Aaa tinobabonga zvedu kuti antu oyaiya orodaroko anasabhuku eireketa kuti mweyi mwakagaremwo itai kuti munge mune mvura neeutanowo ohamba eidaroko kuti itai kuti musati mwanyara nyaradzo dzishambwe ngemvura inoerera ndokuti zvirwerezvo zvitize.

Vezveutano voramba veironzera vantu kuti vachere mvura yekumwa neyekushamba ndiyo yakachena kuti vadetsereke neutano hwavo. Zvino ana mai ndaramo yedu ino orumba kochere mvura yakanaka.

Antu vaidaroko kuti vasiyei vakadaro kudai anyati apa pangu panoruma vasiyei vakadaro ngekuti vanopenga hino tinobonga ngekuti akuchina veshe nevanorwara ndxondodzo vanazvo zvibhedhlera zvavakanasirirwa zvovoenda vobveyo vopona.

Vanhu veshe vana mai, vana baba, majaha nemhandara vangadai vaine kurwara kwendxondo vounganidzwa veironzerwa ndizvo nemadzetsereke evangaita ngenguva yavanenge vasangana nedenda iri.

Veshe vangadai vano rware ndxondo zvoramba zvichi nyorwa peshe peshe vantu kuti va erenge ne pavano hamba va zvione nezve vano sisira kuita kana ne nguva dzavano ngana dai ndxondo dzei panda kuti va zviziye.

Anditi anondogara eizvironza ere kuti mwakanyagara navo vana nasai kuningira muone kuti ngxondo dzakhone dzo zvichakanasa kuterama ere? Kuti zvisikazi mwokwidza derayo kwazvinochengetwa. Anawo ariyo kwaanongwarirwa oguma eichindohloiwa ariyo

Ndau ngendau mazuano yondodaroko kuva nezvibhebhera zvekuti kudai anhu manyarwara munorumba mweiendeyo, mweiguma mweirapisa ana enyu eipora nekukasika saka vantu vanondoramba veizwaroko kuti akai zvibhedhlera.

Muzvibhehleramwo munondodaroko mweironzwa kuti ngamuite nemovha dzekuti kudai muntu anyapanda usiku vakada kumudusepo kumuisa kuzvibhehlera zvikuru ikasike kumurumbisa kuti yomugumisa muntu achakaapona.

Muzvibhehlera vanakadzi vanoenda nevana vavo korapiwa vagumemwo voonekwa ngemadhokodheya, vodaroko kupfeka nehembe dzakona dzavanoshandisa veihloya vana kuti chingaa chiini chaite kuti mwana vapande mwiri.

Vana kadzi nevana rume voendese vana vavavo vangadai vakatsonga kuzvibhehlera kuti voguma varapiwe vadondedzerwe nemitombo inoiswa kuti vakure vakagwinya ne vana kadzi voshandawo muzvibhehlera umu.

Zvairamba zveindoronzwa tikati akitiwee hemunonyaati mukauya kamwe zvino moti do mozouyazve mwedzi wapera. Tinodiniko kuake zvibhedhlera zvino zvakanaka ngekuti mukaningira zviri derayo zvinenge zvakabaanaka teshe toorochizozvida, ngekuorapweyo.

Kubeni zvona havo vanhu vanoshanda nekundoita hasha nguwa imweni kubeni hasha dzakona hadzina nezvadzinobetsera .kundozi endai nevana kuzvibhehlera aende korapiwa antu anoramba asi mukazootona anenge azviitepo hayi zvinobaanaka nekuti nekupora kwacho kunokasira

Itai kuti mamunogara imumo mugara mudhuze nezvibhedhera itai kuti mugare muchiverenga nezvibandera zvinhu zvinonyorwa zveutano kuti antu panonzwa zvekurwadziwa mumiviri menyumo muzoziva nezvekuita nekwekurumba kunoporeswa kwakona.

Mona vanoramba havo vezvirowunza anasabhuku endaraunda yedu iyi ndokuti makanyagara zviyaka zvibhedhleya nengara yekuti pemuripo padhuze ngezvibhedhleya here ngekuitire kuti mwana akanyapwanda muviri usiku kudayiwo akanyapisha kuti kwiantu munorumba weende padhuze mweende komurapisa

Zvona ana sabhuku zvingange anonesa hawo eidaidzire antu kuti uyai kumidhibano tiake zvibhedhlera muntaraunda yedu ino kuitire kuti nemwi nenguwa yatinozwa mwiri yedu ino yeipanda tigumepo tende korapiwa hino kune anozviita anobazodetserwa ngekukasi.

Handiti kudhaya kosu kwaingova kungodaroko angobarwa ana ano aingokura azotongorwarepo ofa hapana aiziya kutendesa kuzvibhehlera hino nekuti vantu vakazofundiswa hino huri hudodori hoenda kuchibhehlera hweiguma hweichihloiwa horoningirwa horopona.

Majaha mhandara zveshe mazuva ano azvichaketi vantu voramba veidaroko veitaurirwa veironzerwa ngezveutano vorozoyopfekapo nehembe dzacho dzeutano votoona kuti zviri nane izvi nekuti vantu vofunda.

Kungoti hakwo mare dzakona ndodzinoita kunge shomani akiti woye kubeni zvinenge zvakabanaka piya nekuti neana edu aende kuzvikora . Ngekuti neanenge aendeyo akanyauzvifundiswa anobauya otironzera zviro kuno tinobazvizwa tobato detsereka mundaraunda mwedu muno.

Kwai zvimweni zvakona musazvironzerwa munondogara mweiti munoziya kubei chiro chega chega chinoda juti anthu agare eifundiswa zvinonyadei ngezveutano zvo zvinodosise kuti anthu afundiswe oroo ozofundisa vaningekanaka hino ngekuti veindo hamba vanenge veidziningira .

Ndiyani uchasara hurumende yakazvironza kuti mundu weshe ngaende kuzvikora ana aende koite mushando aende kofunda. Hino tinobonga ngekuti majaha edu nemhandara weshe wayo derayo voguma vofunda vozviziya peya ngezveutano zvino.

Vaizwa veizvironza vechiti zvimweni zvitenda zvino zvinoda kuti vantu vatange vahloiwa. Zvizikanwe kuti zvinoga zveimbobva nepari zvino zvaizikanwa ndiani uno. Kwaingova kuti ane mwiri vapanda vandotire maphirizi vokabira. Kubeni zvimweni zvakona zvinoda kuita nekuhlowako.

Vona vaitwa ngatei kuti vafundiswa dzingava majaha nembandara unozoona voita nekudakara worooti vanodakarirei kubeni kudakarira zvaunenge aronzerwa piya orotomuka nenyara dzobuda veidakarira kuti vapona.

Vona veutano, vanoramba veiti karakadzira kudai teinya svika mundau ngendau. Pavanenge vari vano nyora kuti tisu tiri pano vano mirira ngezve utano. Zvoite kuti munhu wese akasire kuziya neku rumbepo.

Vona vanenge kutambisa mare peya veidaroko pamwe ngapamwe veinamira nezvibandera zvakanyorwa .Voroonamira vakaguma mumachechi pamimbiti akaguma pari kubeni akusi kutambisa mare kuita kuti antu aerenge ozoziya ngezveutano

Vana kadzi nevana rume veshe vanenge vaenda kuzvibhedhlera votanga vaningirwa kuti ngazi dzawo adzina kukwira maningi ere vasati vatangiwa kurapiwa. Ana mukoti voite mishando yawo yakanaka muzvibhedhlera.

Kungoti zvakona kuzwa kwacho ngekunganesa asi kune anenge eiyayeya hawo eh unotozoona kuti nekupora kwakona kunokasika vanondoramba zvavo vakazvireketa veutano vano vorozvinamira peshe peshe zvorobekwa zveironzwa kuti antu ngaaende kuzvibhedhleyayo andohloyiwa.

Vanakadzi vofunda mazuwa ano kuti vazoshanda muzvibhehleya kuti vaone kurapa vantu ,kudai vanyagumwemo veipande mwiri unoona nevana kadzi veidaroko kurape vantu vakapfeka nengubo dzakona dzinoshandiswe kurapa mukati mwezvibhehlera.

Kwese nekwatiri uno kanyi uno unongoona antu eyidarokwo muzvibhedhlera eyironzerwa ngezveutano majaha mbandara ayisa neanakadzi eshe. Antu ondogara echibhuyirwa kuti zvakanakirei kuti angwarire utano hwawo.

Kumweni dzimweni ndaraunda ukadziti ningire dzinenge dzakabati mhoryo nezvibhedhlera zvakona zvinenge zvakabati njuku nemovha dzakona dzinorumbisa antu anyarwara kuendesa kuzvibhedhlera zvikuru dzinenge dziripo dzakati chakata worodaroko woti akiti woye kuda kuti antu apone kweshe uko.

Anditi vanoramba zvavo veindozvironza ere kuti hemunyaaka mweigara zvino tangai mwaringira kuti vezvibhehlera vakhona zviri mudhuze ere ngekuti zvibhedhlerazvo ndopane upenyu, hino tinobonga ngekuti kweshe kweshe anthu vozviita kudai zvoonyazosiyana hazvo ngekunaka kwazvo.

Iti chasara kwedu uno kwana tuzuka ndekwekuti àntu achione kutenga zviro zvakhona Zvinoshandiswa muzvibhedhlera mwo kuti munyase kudzara inyari mubhedhuyo ngekuti muntu anyaguma asingakoni kuwata zviya achovhiwe aripo hino tinobonga ngekuti àntu ari kudusa maredzo.

Zvimweni zvibhedhlera zvopa vantu nezvihlayo wanenge weirwara kuti vagare, zvinoite kuti kudai anyazwe mundani asasimuka simuka kude korumba kuchimbuzi aitire paanenge akagarapo kuti adetsereke.

Atishoori zvedu kanyi kwedu uno ngekuti hakusisina nentaraunda ichazwi haina zvibhedhleya andorwara eshe antu orumbe oende kuzvibhedhleya nemadhokodheya akona mwanya pindemwo anenge arimwo nemitombo yakona inenge irimwo mwotozoona nekupona kwakona kwotutsirwa.

Vantu vorumba veiende kuzvibhedhleya mwiri yawo peinopanda voguma vogara nokuzvihlayo zvepabanze veiemere kuti nguwa yawo ikwane yokudaidzirwa kupinde mukati kuti vadetserwe ngokuti munenge mune vamweni.

Vantu veshe vana kadzi vana rume majaha nemhandara voramba veironzerwa ngezveutano nguwa yeshe yavanenge vasvika pachibhedhleya vasati vatangiwa kurapwa madhokodheya ouya echivaronzera ngezveu.

Muzvibhehlera mwooneka michini inohloya nemadziso evanhu veshe vanorwara ngemadziso vorumba veienda kuzvibhehleya vooguma vodetserwa ngevakaite basa rakona veihloyiwa nemumichini irimwo.

Muzvibhendleya vana vopuwa zviro zvakasiyana siyana zvimajaha nezvimhandara, varumbwana, vakomana nevasikana vopuwa nezvekudyra zvekuti neutano hwavo hurambe hwakangwaririka

Mukanyi medu muno vantu vanoti vakaenda kuzvibhedhlera vasati vatanga kurapiva. Vanotanga vabetserwa ngemweutano veifundiswa maererano nemumwiri dzavo. Vanozorapiva votoziya zvakakoshera kurapiva kwacho.

Kubeni zvona zvinogara zveironzwa kuti anamaiwoye nanababa woye monyaake mizi yenyu ino akirai mudhuze nemuzvibhedhlera musanyanye kuenda kuretu nazvo ngekuti ngenguwa yekupanda mwemwiri munoona pekurumba mweienda kohloiwa mworozotokasire kupona.

Majaha nemhandara zveshe unovaona veidaroko vechiende koshanda muzvibhedhlera, voguma voita nekuziya mishando yakona inenge ichiitwemwo, zveshe, veidaroko veiporese vantu ngenguwa, vantu vei..

Dai mwiri yeinya panda ukaende ku zvibhedhlera woguma unoto rapwa ne vano rapa vakona vanenge vakapfeka ne ngubo dzakona zvekuti weinya reketa ne chitenda chakocho avombo nonoki kuzvinzwa voto tora ne mitombo yakona veikupa.

Zvitenda neku wanda kwazvo unozoona kuti kudai munyari mu zvibhedhlera voto zvinyora ngeku wanda kwazvo ngeku kura kunenge kuri kuda kuzame kuti vantu vaone kuti vantu vanode kurapiwa zvakadini uye zviri kuuraya vantu zvakadini voone kushanda ne izvozvo.

Vantu veutano voramba veirangaridze kune vantu veshe ve muntaraunda dzakasiyana siyana kudai ngezvirwere zvinenge zvakanyanya kushatisisa mukati mwawo kuti vagare veyi zviziva uye nekukasira kuzvirapwa kana zvava bata.

Vantu vaindoramba veironzerwa kuti kudai mwiri yanyapanda rumbai muende kuzvibhehlera mwoguma mwoenda koningirwa kudai ngeshukadzo dzinokwira mumwiri kana ngazidzo. Hino vanoto vaguma vantu votozviitwa ngevanenge vakazvifundirwa vamwe veipora.

Anthu aindopere kudaroko yowee mwati wabva ngeapa wati murenje wangu unorwadza wabva ngeapa wati boko rangu rinorwadza kubeni kwaiye kutama nemichini yakhona pheyan inozvihloya, kuzonasa kuziya kuti chinopanda chakona chiinyi. Hino tinobonga ngekuti mazuwano zvobaaitwa anthu weitopora.

Veshe majaha nemhandara ana mai naana baba vorumba vei enda kuzvi bhedhlera korapuwa zvitenda zvavanenge vanazvo voguma vobaiwa nenaiti dzinenge dzine mutombo mukatimwo kuti vapore .

Handiti vaichemasu vasikana veidaroko veiti isusu etinonyakura zvino tinoziya kuti tinozwei ere munyama dzedu dzino tikati mukaenda kuzvibhedhlerayo munooronzerwa. Hino hevakazokuenda handiti nepaakagumepo kwakaa kuzoronzerwa nenthenda dziri mwumwirisu.

Kwaizvimweni zvakona unofa peya ngekutama mare kuno kubeni anonga anadzo mare dzino unozotoona eita nekupona ngekuti anenge azoenda nekuzvebhehlerazvo zvokuti onyagumeyo anopuwa nemibhedhu inonga yakasisirana nezvirwere zvavozvo.

Akiti woyee kuenda kuzvikora kunobetsera zvako ngekuti munonoona kuti anenge ayendeyo aya oguma akzvifundira akazviziva onyaazorapa vantu muzvibhedhlera muya zviro zvakona zvinoreruka peyani antu anobude eyimbaiti tsatsare kuhamba ngemirenje iyi.

Vana kadzi voshandawo muzvibhehlera veidaroko kubatsira nevana rume vange vauya nezvitenda zvavo zvakasiyana siyana veipuwa nemvura dzekuti vapuze ngenguwa yavanenge veirapiwa kuti vakasire kupora.

Chikoma changu chaidaroko kuite hasha chaiti chode kunoshanda muzvibhedhleremwo tingati ungaamuita shandirei sei usingazi kufunda, waitsamwirira kufunda anditi ndakazomuona aamwo oroto pfeka nehembe dzakhona eibaya nemuchini yakhonayo tingati tinobonga

Waizviziya ndiyani kanyi uno kuti ukaona zvakadai zvinoreketei kwainge kundodarokwo murenje wangu unorwadza muntu wotomwiswa mutombo hino ngemazuvano zvaanenowoita ekuhloya zvanyarwadza zviya ukaenda kwaari kuzvibhedhlera zvoguma zvinobanasirwa zvobanaka.

Vanoti vasati vatanga mushando vemuzvibhedhleramwo vanotanga vaungana voonesana vanakadzi nevanarume. Kuti basa ravangaita nyamashi ringava rei rinoita kuti vantu vapore zvakanaka.

Unoti ukapinda muzvibhedhlera woona nemichini yakona inenge iripo inenge ichisiyana ngemishando yayo imweni yeita basa rekuhloya antu vanorwara kudai ngemazino kana kuti ngemadziso dzingave nzeyedzo antu eipora .

Imweni michini mukadarokwo muzvibhedhlera inenge ine mishando yakasiyana siyana imweni yechiongoorora kudai ngemazino kana ngenzee dzinorwadza vantu vororadzikwa nepamubhedhu dzakhona kuti zvinase kuningirwa kuti chinorwadza chemene chiini.

Peshe peshe nepeunonyahamba panobekwa kudai nezviro zvekuti munokone kurashire mwomarara kuitire kuti vantu vasarwara peshe peshe unyari nezvaanenge arya unondovhura eikandire umwomwo kuitire kuti zvisandoti pararira peshe peshe.

Vanhu kanyiyo avachangoiti zimurwarira wongodaro muntu mwiri wake ukapanda akaenda kuchibhedhlera oguma otohloiwa ngezvinohloyesa zvakona zvotoonekwa ingava mararira ere kana ingava mukuhlani kana mimba muntu otopora ngekukasira.

Vanodaroko kunyazwi vanenge veirwara veipinzwa nemuzvibhedhera veiiswa nemumucheni veisungirwa netambo nengazi dzavo dzeihluzwa, dzeinasirwa, dzeibviswa zvakasvipa dzeiiswa dzakachena kuti vantu vapore.

Mitombo inoiswa muzvibhohleya nezvimweni zvinodhibaniswa zvinoramba zveiitwa zvakadai ngengazi dzeantu dzeitorwa muzvibhehleramwo dzeienda koningirwa. Zvinoramba zveiitwa nguwa ngenguwa.

Ndakadakara piya zuwaro ndadaroko ndaenda kuzv ibhedhlerayo ndaguma mwiri wangu unopanda. Ndakazoona ndogadzikwe pamuchinipo ndohloiwa ndooneka piya nemapapu netsvinga dzeshe dziri mukati mwangu muno mweivhenekwe zvitenda zvako nezvi mweniwo ndikati tinobonga Mwari .

Ndainesana naye mujaha wekwanguyo ndeidaroko kuti zviro zvako zvino unozvikona here. Akati ndinozvikona mai ngekuti ndozvendinoda kufundira. Ndinoda kozvibaya-baya yona micheniyo yemuzvibhedhlerayo kuti ndiongorore nekuti antu mukatimo ndeiahloya.

Muzvibhedhlera vanoita ngezvekutora vantu ngazi dzeienda kovhenekwa kuti dzakanaka ere, uye dzine zvitenda zviri. Motore ngazi idzi moise muzvibhodhleya kuti dziende mumichina.

Michini yonasirirswa muzvibhedhlera ngeawo madhokodheya akazvifundira veidaroko vakapfeka nemicheka mukati mwemiromo yawo kuti vasabatira nezibesa mupengo rinodai kutenderera nenyika ino

Zvimweni zvibhedhlera zvine michini yakabanaka. Yakakura yekuti kudai muntu veinyarwara ukaendemwo ukasvika, ukavhenekwa ndiyo michiniyo unokasike kupora chitenda chachocho chaunenge unacho..

Ana maiwe nana baba wee unenge aita zvake mari yake ngasanyarwe kufundise ana ngekuti ana ano anyazofundiswa anozoshande muzvibhedhlerazvo Orozoshandisa nemichiniyo orotozozvikona otopetuka kanyi uno nesu teshe tenge todetsereka.

Dzaingozwi kutonhwa mimba kudaya anthu odaroko kukwire kuende kwana mbuya akuna newaihloya voroozodaroko kwai mwana wakhona wakafire mundani hino mazuwano tinobonga ngekuti nekuzvibhedhlerayo kwane michini inoita nekuzokuhloya mwana arimwo mundanimwo.

Zvona zviro zvakona piyani takagara zvinenge zveida kutsamwirira kuti dai manyaenda kuzvikora zviya moguma monyaso kufunda kuitira kuti mozoshanda muzvibhedhleramo mozoziya kuti mushini inenge irimo nezvainoshandiswa zvakona Zveshe kuti muzonga meinyasa kuzvizivapo.

Takaite kuridze mhere taguma pachibhedhlera zuva rimweni chimwana changu chikati inini mai ndinoda kuti mundifundise kuti ndizoshanda, ndoda kushanda muzvibhedhlera munemuchini kuti ndoguma ndikaibayabaya antu eshe anopona.

Kubeni zvona zviro zvakona wooroti ukasazvironzerwa nemabizo azvo ungakorera nekuzviya asi vona vanenge vakazvifundirahe kuda akanyaaita anakadzi kana anarume, anenga eizviziya nekudzishandisa michini dzakonazvo. Zvooro zodakadzazve nekuzviningira.

Mu zvibhedhlera motorwa zvaka siyana siyana ne tsinga dze vantu vanode ku hloyiwa kuti mioko yawo ne murenje yawo ingadai yaka kuwara ere zvotorwa mu zvibhedhlera mwo zvichi nasa kuningirwa kuti ndenda yacho ingadai yaka shatire pari.

Zvaidarokwo kuronzwa kuti ere akhiti woye dzimweni nhenda dzino dzatinozwa dzinoda antu achizombopota achihloyiwa kuchibhedherayo. Hino antu oro otama nemari kubeni anenge azodziona vakaendayo kunyahloyiwa nemakodowo emukati zveshe nenhenda dzakhonadzo dzinobuda.

Anditi chaizvironzasu chimwana choti mai inini ndinoda koshanda muzvibhedhleya ndoda koita rona basaro rokuzohloya nezvitenda zveantu zvemukati kuti anenge anyauya nazvo tikazozvitora ngemumapapu mwawomwo tozohloya kuti zviinyi zvinovanetsa.

Zvikora zvakona here vakiti woyo ukazoita ngateyi kufunda kwakona peya kwakasarira zvimweni zvakona hamuzozivi nemushando wazvo kubeni vona vanonga vazozvifundira vakapindemwo vorovozoziva kutokonya tokonya po nekuzvibaya bayapo kuti zvione kuhamba.

Zvimweni peya zvibhedhlera zvinofanika tiri kwedu chipinge uno zvinenge zvakabaa chizoti tsvaa zvakasarira zvokuti neimweni mishini yakona ingadiwe kuonekwemo munenge musina kubeni zvimweni munozotoona nezvinlhloyiswa vantu zvoo nengazi zviri muzvinhodhlera.

Ndau ngendau yovake zvibhedhlera zvakakura zvekuti vantu varapiwe vanenge vane zvitenda zvakasiyana-siyana zvimeni zvakona zvorooiswa ngepadenga zvimweni zveiiswa ngepashi, zveiiswa zveshe nekunyorwa kuti vantu muziye kuti ndipo apa.

Vana mai vane mimba nevane vana vadoko voende navo kuzvibhedhlera kuti vana vaende kohloyiwa nekooningirwa koonekwe kuti zvavari kurya zvino zvingadai zvine utano ere zvinoita kuti vasarambe veipanda mwiri yavo.

Ndiani waizviziya karetuko antu kwaiya kundodaroko watoende mimba yake aona kuti yoruma okwidza gomo kuenda kwana mbuya koashirwa hino mazuwanaya akuchina kwane nezvibhedhlera mai zvoita kuti antu aende korapwawo obazopone zvakanaka eshe anobarwao.

Zvakawanda zvinoonekwa muzvibhedhlera zvinoshandiswa zvinoita kuti vantu vakasike kupona zvinoita kuti dai mangaguma pari nepari peipanda michini yakona ikawanda muzvibhedhleramwo inongotorwa inoenderana nemi vantu motorapwa motopona.

Dai mwiri yeinyapanda zviya , ukaenda kuzvi bhehlera unoguma weiona nemichini inenge iriyo inenge ichisiyana-siyana nekuti inoitenyi nevanoigadzira vacho nekuishandisa vanenge varimo vangava vanakadzi kana vanarume veshe vanenge varimo.

Muzvibhedhlera moramba muyiswe michini yekuti ishandiswe ngenguwa iyo , ingasvika antu ngezvitenda zvavo zvinenge zviyide kutanga zvaningirwa ngeyimweni michini kuti zvinase kuwonekwa nekurapwa kwakhona.

Ndau ngendau ine michini inoshandiswamo inoda kuti iwewe uizive kana waoindemi ingava yemuzvibhedhlera mune zvimweni zvakona zvinenge zvirimo zvinoti zvinosisa uizive bizo racho kuti uzozive kuti chinoshandei.

Zvimweni zvibhehlera zvinodaroko zvorobekwa nemibhedhu yekuti vantu vanowata inenge yakanasirwa zvokuti yeide kukwiridzirwa yokwire mudenga yeide kudzasirwa zvoenderane nekuti muntu wakona unopande muiri unenge akadini.

Zvibhedhlera zvine muchini yakawanda zvichienderana nekuti zvitenda zvinoda kurapiwa zvakhona ngezviri nezvinenge zvichida kuiswemo saka zvinoiswa muchini yekuti wanyapindemo nemapirizi amweni anochengetwa mukati mwemichiniyo kuti vantu vapore.

Zvona zvine munakiro wazvo kuti dai weinyashanda pandau paunoshanda mungaa muzvibhedhleramwo munge mune ngubo dzinosisire kuti upfeke kuitira kuti usabatira nezvitenda zvemwo uye kuitira kuti nedzako dzounenge wakadxoka dzisasvipa.

Michini yemuzvibhedhlera inonga yakasiyana siyana zveienderana kuti inoda kushandeyi zvibhedhlera zvega zvega zveyiiswa michina yakona yekuti kudai wanya guma nechitenda chako chikaiswa pamuchina wo hachinonoki kupora.

Muzvibhedhleya mune muchini yakasiyana siyana inoenderana ngemishando nematenda anenge ane antu asi anenge echiziya nemishando yayo vanochizodaroko vorobaya nemabhatani anenge aripo veidongorera zvinenge zveinyorwa

Mazuwa ano mwedu muno ibatai batai mwaanaThuzuka muno antu muzvibhedhleramwo muri kutsvakwe kuti pamweni michini inoonekwe muzvibhedhlera zvederayo iuye uno dzasi uno kwaanaRimai kwekuti kudai muntu wanyarwara unokasike kuzohloyepo zvinonesazvo.

Zvimweni zvakona ngezvekuti anhu anoda kuramba eichovhwa mukanyi muno kuti aduse mari dzakawanda, kuti patengwe nemichina imweni inopinzwa muzvibhedhlera zvedu kanyi uno, kuitira kuti ngenguva yazvinenge zvoode kushandiswa zviite nyore kuantu anorwara arapiwe.

Zvimweni zvakona ndozvogara zveironzwa kuti haaa zvoda kuti muende nekuchikorayo moziya nemazino akona kuti kudai monyazozviona muzvibhedhleramwo muzoziya kuti azvibatwi ngekuti zvine vakasisira kuti vazvibate ubeni yona michini yemuzvibhedhlera mwo.

Kubeni zvona kuchizotozvironza ngekunganesa piyani, taidai isusu tinenge takazoti kufunda kwakona kwakaa kwekusarire panjira hino tinobonga hedu ngekuti ana edu anotofundiswa ozviziya nemabizo azvo, kudai kunyari kuti mirenje yoo yanyaguka, kwaane neyonasirwa peya yaano pfekedzerwa.

Zvibhedhlera zvikuru zvine mibhedha yekuti kana mutenda asvika unotanga watepo ohloyiwa kuningirwa kuti chingaa chiini chingadayi cheimurwadza. Zveshe zvekuti ashandise zvinenge zvirimwo.

Handiti mai angu aigara eizvironzasu kuti musandobate-bate zviro zvamusingaziyi mazina azvo nemishando yakona. Dai manyazosvika zviya itai kuti mutange mazvifunda manyasvike muzvibhedhleyamwo ngekuti mune michini yamwo inobaiwa zvakasiyana nozvamunoziyazvo.

Takasheka zuwa iroro teiti akiti woyee musandobata zveshe zveshe ngekuti muchapedzisira mwatora nemagaba emuzvibhedhlera imwimwi mweiuya mweisire mvura uno mweiti tinoda kushamba ndidzo kubeni zvona zvinoshande muzvibhedhlera hino tinobonga ngekuti vanthu vozvizwisisa.

Anditi vairamba veironzerwepo anaano kuti itai kuti mufunde kuti muzokune kuzoziya nemberiyo mwonyazoti mwopinda muzvibhedhleramwo munenge mweizoziya nezviro zvakona zvinoshandiswemwo nemazino azvo munenge mweizviziya zveshe.

Anditi tisu taisheka tiri uno kuti emunodaroko kutomukazvo mukaguka mirenjeyo muchazodini. Worowozwa veiti tinorumba kuenda kuzvibhedhlera ngokuti tagumeyo nebhutsu dzakona dzekuti tizopfeka dzeanthu akaguke murenje dzinenge dziriyo, tikati tinobonga.

Anditi kwai zviro zvakona zvinoda kuzoziya nemazina ngekuti ndau ngendau ine michini yakona inoshandiswamo hino zvinotoda piya kuti vantu vano vaende kuzvikora aende kuzoziya mabizo ezvimweni zvakona kuti ngenguwa yanozviona azoziya nemishando yayo.

Vaiti vakaembe kuronzerwa kuti mwaane mavhiki mairi zvino mwakaata sekuru wee mwadini mwaende kuchibhedhlera waiazwa eiti hasha tatata kubeni kwainge kutye kuti agumepo oguma obairwe naiti rona zikujekiseni ro ngeraaitka kubeni rona rinochizotokasika nekuporesa.

Zvibhedhlera zvakawanda kanyi uno zvobekwe michini mwukati mwazvo ngekuti dzimweni ndenda dzinouya nadzo vantu pasina michiniyo, dzinenge dzeinesa kudetsereka kwakona, saka michini inoite kuti zvihambe.

Mai angu tairamba hedu teiasheka eindoti ronzera kuti ere akiti woye hemunogara zvino endai kuzvikora mwofunda muzoziya kuti ichi chinobekwa pari ngekuti munozotora nezveku zvibhadhlera kwo mweidaroko kubairira pazvisingadi kubairirwa mworo ozo putisa nembatso.

Vandoramba veindozvironza vechiti akitiwe zvatinyongagara uno ngatipote teikwidza ana ano mabhazi aende derayo oende kuoonawo zviyungu zviriyo ngekuti mwanyazopine ngemuzvibhedhlera zviya mune nemichini imweni yatinenge tisingaoni tiri uno inoshandisweyo inode kuti vana zvandoziya.

Tinobonga zvedu kuti kwenyuuno kumakanyi uno kwaakuhamba peya neantu oroochidaroko kupa zvibhedhlera ngezvibhedhlera nemibhedhu yekuti antu kudai manyarwara zviya ana edu awatiswemwo orookasika nekupora ,tinozvibonga ndizvo zvirozvo .

Zvibhehlera zvikuru zvopuwa nemovha dzekuti nyangwe kudai muntu arwarisa oode kubviswa pane chimweni chibhehlera chidoko eiendeswe pane chimweni chakakura chine mitombo, unorumbiswa ngemovha dzinorumba kuti adetsereke ngekukasira.

Zviro zvakhona zvinochizosiyana ngentaraunda dzimweni ntaraunda dzino ukadzipinda nyangwe dai wanyapinde muchibhedhleramwo unoona nemichini inenge yeshandiswemwo kutiinenge yakati mhoryo imweni inenge yakati tsvatarara zveindohambirana nentaraunda.

Zvibhedhlera zvimweni zvobekwa ngezvihlayo. Zvekuti muntu aguma asingakoni kuhamba ngetsoka dzake, ogadzike pazvihlayopo osundwa eione kurapiva ekuende apa korapiva eiita kusundwa akagarisika.

Kubeni zvona zveironzwa peyani kuti gwinyisirai tsamwirirai asikana imwi nemhandara imwi nemajaha imwi muende kuzvikora koofunda mwooguma munoona nemichini, nezvinenge zveipfanywa pfanywa kudai ngemuzvibhehleya mwo, zvingange kutamba kubeni anenge azviita anochizozvikona.

Ndozvinondo gara zveironzwa kuti itai kuti ana aende kuzvikora akhitiwoye. Musagara neana mumamizi, aende kunofunda azoziya neimwe michini inoshandiswa kudai nemumabhehleyamwo kuti nenguva yaanozoda kuiningirisa anenge eizozvikona kuzvibaya baya.

Unoona asikana ari uno nemajaha eidaroko dikatika kuti tinoda kuti ndani dzedu dzino dzigare dzakati fatata dzigare dzisina nemafuta mukati tikati endai kuzvibhedhlera ndiko kune michini yakhonayo inoite izvozvo nemapirizi akhona.

Michini ino vheneke zvitenda zve antu aguma zvingaaa mazino emukati kana kuti mukati me nzee inobekwa mu zvibhedhlera kuti nge nguva ino guma muntu echiende koropwa muchini iyi inge irimo muntu akasike ku detsereka.

Vaizvironza peya kuti kwana Madhuku uno kwasara zvimweni zviro zvinode kuti kudaii muntu anyazwi waguma pachibhedhlera zviya kuhamba kwakona asina simba unochizopuwa madondoro ekuti ahambe nawo kuti akasire kuende korapwa hino antu ngezvaari kushandisa kuti zviitike.

Kubeni dzimweni dzakhona peya nguva dzingaita ungati zvinodhura zviro zvino kubeni zvona zvinenge zvakakosha kudai ngemuzvibhedhleramwo. Munoda kuiswa nazvo zvinodzima mwotozvo kuti kudai manyabaka zviya antu akandoti furidze mwotovo vodzima antu okasike kupora.

Zvibhedhlera zvikuru zvinoonekwa zvine michini yakakura yekuti ishandiswemo kuitira nevanenge vauya vane zvitenda zvavo vanenge veide kuvhenekwa, zveshe zvinoitwa imomo pasina dambudziko.

Chakaa chidokarika mazuva ose besha mupengo ndiani anga achaziya nokuti unotochi inini unohwa kuti muntu wega wega paari waihamba akafukidze miro opfeka nezvinopfekwa mumaokomo kuti asanatira achiti wee tinobonga nekuti rakapera vantu vakagwinya.

Zvimweni zviro zviya unoti ukahambe muzvibhehlera zvekwedu uno kwana tuzuka ukazviti ndee unoti ha amunangei michini yetinoona muzvibhehlera zvikuru kubeni zvinenge zvosiyana ngendara unda ngekuti dzimweni dzibairi nemuchini yekuti unenga weindo vhenekwa nemwiri wako

Zvimweni zvakona unoti ukazvizwa zveironzwa nemazina azvona unokorera nekuziya kuti hino zviini katika, kubeni zvinode kuti antu aende kuzvikora peya, antu akandoende kuzvikora kozvifunda zvemuzvibhedhlera zvino anopetuka ozviziya nemazina azvona nemishando yakhona.

Zvibhehlera zvinoita ngeze kubisa mazino anenge eipanda mukati mevantu oita nemuchini yakona inokone kuti zinoro kudai ranya panda rikasire kubviswa kuitire kuti muntu alone ngekukasira.

Muzvibhedhlera zvakakura zvoita michina yakanaka inoshandiswa kuhloya vantu kudai ngekuti vanenge vaguma nematenda awo anode kutanga varingirwa wasari warapika zvoita kuti nemutombo yawanopuwa zvienderane.

Katika zviro zvino zvinochizosiyana ngemishando yakona ngekwezvinoshandisirwa zvimweni zvakona zvinoshandisirwe muzvikoramwo. Zvinosiyana peya michini ino hino inoda nekuchizozi eya ngatifundise ana edu akhiti voye azoziye kuti kudai eipinde muzvibhedhleramwo zvinozoshandiswenyi.

Zvitenda zvemukati menyama zvinobarwadza yaambo unozwa muntu eitsinzikana ndizvona. Ngatirumbe kuchibhedhleya kune madhogodheya anokona kuti hloya toto puve mitombo yekuti tirarame ndiyona.

Dzingaa mare hadzo dzingatamika kuti worodaro kwo zviyaa nemwiri wakhona wapanda woramba uri kanyi uno. Kubeni zvimweni zvakhona zvinenge zveizoshandiswa zvinoda kuti muende kuzvibhendlera zvederayo ndozvinenge zvine muchini inonasa kuzohloya nenyama dzakhonadzo dzeshe.

Zvibhedhlera zvobekwa michini yakanaka yekuti ngenguwa inoguma antu vane ntenda dzakasiyana-siyana dzinenge dzeida kutanga dzahloyiwa kuti dzakaita muitireyi, dzinoonekwa mukati mwemichiniyo muntu ozorapwa chitenda chake chaoneka.

Anditi aizvironzasu anasabhuku euno eiti ngatigadzire bzvibhedhlera zveduzvo zvinake, zvizoite nemibhedhu yakhona yekuti mwanyapindemo mweide kohloyiwa munonaso kuata nezvihlayo zvakhona zvekugara zvobaazoti chechetere zveshe.

Mitombo inoramba yeiasirwa mazuwano yeisiyana siyana nemishando yakhona imweni iri yekuite kuti dai munyari nemapundu mukati mwehope kana pari mukandoidzora mapunduwo anopera apapo apapo.

Mitombo inoti ikanasirwa yobekwa nemuzvibhodhleya vantu voguma vochitotenga vantu veitorapiwa vechimwa votozoona pasina nguwa muntu watopora nekufa kwoita kushomani

Munhu weshe paari unondodaroko echirumba-rumba kutenge mapirizi ekuti amwe, ngekuti ona mapiriziwo ndiwo aakuchitogwinyisa mazuwa ano echiyungu anaya. Mare dzakhona dzingandoita hadzo kunga dzinonesa asi vanenge vadziona zvinenge zvibaari nani.

Hapana mazuwano vanhu vachadaroko kunongere mabukuta veirya, veirye mwavhu emwijuru vodaroko veitenge mitombo inenge iri muzvibhedhlera veimwa veiitire kuti ngazi itutsirwe mwukati mwenyama dzawo.

Vanotora nemitombo yedu ino veidhibanisa neyezvirungu veigadzira voisa nemuzvibhohleya vapedzapo voitengesa vantu vobaimwa kudaroko neane besha mupengo akandomwa mutombo uwowo anokasira kupona.

Dai vandu veinya rwara vakarumba kuende kuzvitoro kana kuzvi bhehlera voguma vano tenga nema pirizi anenge ariwo ekuti akanyamwa chitenda chakonacho chinobva chakasike kupera hino vandu vanorame veitsvaka mari yekuti vakarwara varumbe.

Vanoti vapedza kuigadzira mitombo vori voibeka nezvaino shanda voiri voibeka ne mhukadzo dzino kombidze kuti ino shanda kudai nge mhuka ino ino kasira saka vanhu vanochizodaroko vei rumba vei ende kotenga vei rapika vei.

Zvimikhuhlane rinombohamba nguva imweni mukatame mapiritsi akona ekuti andu akasike kumwa andu anopere kufa hino hedu tinototi zvanaka mazuva ano ngokuti kudai rinyari zibesha mupengo riya nemapiritsi akona atoyo.

Mitombo mazuva ano vanodaropo veyiyigadzira veyiisa nomuzvi gaba veyidhibanisa nedzimweni kuitire kuti nenguva yauno utora weyi udzora ungava muwiri weshe awuna nepundo raunomera zveshe zvinenge zvakabaiti hwee.

Peshe peshe pawakuti ukahamba wakuona mutombo inenge iri muzvibhehleya inogadzirwa yemazuwa ano woroti ukaidzora mumuiri unotoona neganda reiserera neinodo kuzorwa nemuhope mega.

Unoti ukanya pinda mukati mwe zvibhedhlera unondoona ne mapirizi anonga arimwo amweni ari mu zvibhokisi akangoti warara wori wodarako weichi ronzerwa zvechi enderana ne chitenda chaunenge unacho muntu wei puwa weimwa weipora.

Mitombo inotengeswa peshe peshe mazuwaano mare yako basi woro woti imweni yakona ukaitenga ukaimwa zvese zvitenda zvunenge weizwa zvinokasika kupora ingadaro iri muzvidumbu imweni muzvibhokisi yeshe mitombo.

Mitombo yonasirwa mazuvano yeibekwa muzvibhehleya inoshanda maningi kuvana vadoko veshe nevakuru majaya nemhandara saka yakanaka kuti veshe vanopanda vaitenge vamwe ngekukasika.

Mai meinyazwa mundani mweirumbisa weitama kuti chiinyi hino mitombo yakona inenge iriyo mazuwano motoona nemitombo yakona antu nekuhudhako kwotokasike kupera.

Apana vantu vachambofa mazuwano ngekuti kwai mwiri wangu unopanda hino ndazotame mitombo ngekuti wona napilizi apeshe peshe nemuzvibhedhlera nemu zvitoro ungori nemari yako basi unondoguma muntu weitenga wotomwa wopora.

Muzvibhehlera mwobekwa mapilizi owonekwa mazuwano angaite kuti Dai mwiri yanyapanda vantu vanomwa uye nemitengo yakona inenge yakadzakira kuti muntu weshe amwe apone ngenguwa yakanaka kuitira kuti vantu vasafa.

Zvinyari zvibhehlera zvekanyiuno zvakandopere kudzare mapirizi ekuti neunenge anyapande mwiri akandoguma akatenga nemari yake akamwa munhu weshe unokasika kupora , apana antu achandofa ngezvirwere pasina mapirizi .

Vana edu ano takatoti hedu vakashuma vakaunza maphirizi emazuwaano ngekuti waizoikona mbiti yatakakura ndiyo ndiyani? Kuda kuvati ipei opfira opfira, hino tinobonga ngekuti kwaane maphiriziwo ovochitoita nekuda kumwa kwakhona.

Kungoti hakona mari ngedzinoshupa asi kune anenge anadzo ere akhiti antu anonga arwara zviya ngarumbe aende kuzvibhedhlerayo aende kunyorerwa mitombo yamazuva ano, oro vazotoenda nemuzvitoro zvakona zveinotengeswa. Atenge amwe nekuti inobarapa nekukasira.

Imare hadzo dzingange dzingandonesa takagara zvino inode kupota yeyidhibamiswa mitombo ino kuti mbitiino neinotengeswa muzvitoro yemuzvibhohleyazvo inemurapire wayo kuchizotodarika mbitiyeduino ngekuti nezvipimozvo inenge inazvo.

Yona mitomboyo inodaroko kuronzwa peshe-peshe unondoona kuti ana edu ano ndooyowoochitoda peya havachatodi yona yemushangoyo voda yamazuwaano inenge yakaita ungati yakahloiwayo vorooti nemaphiliziwo vakamati kadu kumwa, nekupora kwakona kokasi..

Vamweni vaizvironza pheya veiti hino hemwoopedza kupandamasa makomo ano nemakwasha ano kutema, mitombo yakhona munode kuzoione kuri. Tikati aa mazuwa ano kwanaka kwaane mitombo yemuzviyungu inoonekwa muzvibhodhleya nemuzvima bhokisi. Ana edu ano ndooyeoochito

Handiti vaizvironzasu vana vangu veidaroko kundisheka kuti mainana hemwaiti taikura teirye mbiti, hino isusu aticharyi mbiti yenyuyo. Takurye maphiritsi, teite ekumwe maphiritsi ariyo mazuva ano. Ndikati hazvina ndaa, chinodiwa ngechekuti maamwa mapiritsiwo, munopona here.

Aah munoti imim kudai zvakaramba zviro vakaitwa zvekudhaya zviya zvekuti mitombo yaiya mumakwasha waizoziya nekuti inobekwe muhapwamwo kuti munhuwire ndiani hino tinobonga ngekuti vakazo...

Taisheka tikati hino hemunorumba mweiende kumataundiyo mitombo munoione kuri ngekuti munoisiye kanyi uno, takazozvionapeya kuti aah kona kumataundiyo ndikwo kwatowanda yemazuwa ano innenge iri muzvibhehleya, kubeni woroozoti waimwa yochizoto kasike ngekurapa kwachona.

Mapirizi echiyungu oramba echinasirwa kuti munhu weshe ungadai ngekuda kupora maari atenge amwe ngekukasira zvibhedhlera zveshe zvobekwa mapirizi aya nemuzvitoro zvobekwa kuti vantu vatenge .

Kundoti zvona izvo zvinenge zvakamgonaka kungoti mbiti igare Iripo asi kungoti asi tochidini vakazounza mitombo yechirungu atichaidi pihya ngekuti antu eshe torumbira iyoyo toroziti ndeye nekuti chatinoda kupona ndiyo kana ndiyo mitombo yechirungu.

Mwoti kudai yakaramba iri mbiti yega yega indori yekuti antu andorwara weshe ngaamwe mitombo ungadai munyika muno nembiti yakona ichimwo ere, tinobonga zvedu vona vakazoziye kunasire mitomboyo kubvise kumbiti veise kuzvibhohleyamwo kuti itengeswe muzvitoro.

Ndiyani uchaida nemitombo ino yekudhaya apachina peya ukavati svutai unoona voruma nemazino ,voda vana mapilizi uno akati kuuya tikati azvina ndaa chatinoda ngechekuti mapiliziwo aponese. Hino orooti akaati kadu kumwa nekupora kwakona kunonoki.

Anditi vantu vai daroko kuti hino pa muno gara ku matawunti ko munoda kuzo pona ngenyi ngekuti mitombo iri kuma kanyi kuno kubeni vona vaiziya kuti ne mitombo yakonayo yaku nasirwa yeiswe nemi zvi bhohleya yeizo tengeswe mu zvitoro mwo.

Anditisu taiite ekupfinyana neantu teidaroko raiya zitsangamidzi rekuti unoti kudai wanyazwa zibesha zviya ukariti kada unozwa nemwiri weshe kuti zharara hino mazuwa ano tinobonga ngekuti rakachizotorwa ronasira mitombo yemuzvibhehleya.

Anditi kwai ngana mai edu teikura kudhayako ndizvo izvozvo taindozwi munozwei endai mwovhune mbutiwo murye munozwei tsengaipo mudziwo mutsenge hino zvinozvi zvapera mitombo wamwo muzvibhohleya zvareruka.

Shekepo ana angu ano eidarokwo kuti mai mwakauya maititi tisateme mbiti ngekuti tinoteme mitombo hino mazuwa ano kwaane nemapirizi kuzvibhedhlera dai tanyazwe mwiri yeirwadza kudai yakanyaite malariya ano toguma tikamwe mapiliziwo tinopona.

Handi vaizvironza here majaya angu ano eiti Mai kana miti yenyu yamunofa mweitipfinya huro meitimwisa isusu hatichaikoni takuda mutombo yemazuwano inoonekwa muzvitoro nemuzvibhehlera yekuti nemapirizi achona ukamwati kadu anoita nekutapirira.

Mitombo ye musango yo nasirwa kuti iite mitombo ye chiyungu ino bekwa mu zvi bhohlera kuitire kuti veshe vanoda kutenga vatenge vamwe inenge ya hluzwa zvimweni zvakona zvinoita kuti iwawe kuti itapire.

Ndiyani uchaida kuirya mitombo mazuwa ano, apana peya neuchada kuitsenga mitombo yatakakura teitsenga. Veshe vode yemazuwa anaa. Vopera kude ona maphiriziwo. Tikati azvina ndaa ngekuti neanenge amwa maphirizi akhona nekupona kwakhona vanokasira.

Mutombo yoramba yeinasirwa yeibekwa nemuzvibhokisi yeiswe muzvitoro kuti itengeserwe vantu mitombo yakasiyana siyana kuti nenguwa yavanouya nezvitenda zvawo vakone kuteenga ngekukasira kuti varapike.

Akatiuraya ngekusheka zuva rimweni tsano eidaroko kuzvireketa echiti emunondiona ndiri pano zvino, ndaithya kuenda kuzvibhedhlera makore eshe adarika aya ndeindothye zinaiti riya rinenge ririyo rekuti wondoguma ringakuti bvoo munyama unoti yowee.

Kundoita mare dzakona hadzo ndodzingandoita ekushomeka. Kubeni anenge anadzo aya akatenga mitombo yemuzvibhodhleya yamazuva ano. Akanyapa neana nemabesha avo eshe anenge eizwa anavo anopora kunyati anamai nanababa akaryavo mitomboyo anopora.

Mitombo inotengeswa muzvibhedhlera inoonekwa muzvibhohleya nemuzvikadhibhokisi inobatsira maningi vana vedu kudai vanyari nerunyoka unotsunya mukati mwendani dzavo, vakaimwa vopora.

Mitombo yemazuwa ano yonasirwa yeidhibaniswa nezvakawanda wanda kuti ikone kubetsera nevantu avo vanofemere padera vane zvirwere zvemukati vanofemere padera kuti ngenguwa yavanozvizwa vapore.

Vantu vabaowra kutiza munana rusiti muni mangosara mbatso dzisina antu ngekutya makwasha kubeni makwasha iwawo aingwarirwa mitombo piya hino tinobonga ngekuti mazuva ano mitombo yazonasirwa yayemapirizi yoonekwa nekuzvitoro.

Vana vedu vetinobara mazuwa ano ukade kuvati komo kuvape miti ino yemishango maiwe unoite kubatana dika tika nawo kubeni kwakuziya kuti kune yemazuwa ano inenge iri nemuzvibhodhleramwo inochiita nekuwawirira yeitapirira worozoti ukavati dzvudiseipo votopona.

Tirikuramba hedu teibonga vona vayungu vano vakazotigadzirira peya nemitombo yemazuvaano munoti wanga achazoikona ndiyani miti yemushango yekundoti nepanoti twi muntu unoda kotse muti wemushango uchaoziya ndianani yemazuvaano totobonga ona mapirizi aayo.

Vana mazuwa ano avachadi mutombo yemishango vode mitombo inonge iri muzvibhotoro endi vakaipuwa mutomboyo voidzora nemakanda awo anobuda zvakanaka kudarika ekudhaya.

Kubeni zvona zvei ronzwa peya antu anenge eyiti ijee asi tinoti tobonga zvedu ngekuti munyari mu zvitoro mwo ndiyo mitombo yakona yoshanda mazuva ano yona inenge iri muzvi bhodhlera ne ana akona ndiwo echitodawo ori ona ayisa ne ana kadzi eshe .

Ndiani uchaida kuitsenga miti yemumashango muno akuchina peya wabvangeapa unoona orumba kuti ndiri kuenda kuchibhehleya ndinoda kootenge mutombo kuzvitoro zvemitomboyo woroodaroko anhu oroo ochizototengapo anyari mapilizi wo akamwiwa nekupora kwakona kwokasira.

Mitombo yechigezi yave mazuvano kushandiswa ngemuntu weshe, majaha, nhandara, anamai nanababa, neana adoko kudzora nemweshe munenge mechipanda munyama dzavo.

Chaidaro chidzukuru changu cheiti zvemunonyandondituka henyu kuti ndikupedza mambiti kutema usatambudzika ngekuti mazuvano kwaane nemitombo unookwa muzvibhedhleya inotengeswq muzvitoro nemuzvibhedhlera. Hino ndakazoti zuva rimweni hambayi wondikomba kuguma wotoona.

Ndiani acharida nzinde dziya dzataitinukanzwa panopanda worumbako kotse nzindeyo uyewo kune mitombo yemazuva ano ine muzvibhedhlera asi tinobonga inorapa kuti antu apone.

Vantu vemazuwa ano kunyanya majaha nembandara voonekwa veibatwa maningi ngekurwara ngekurwara kwendxondo kubudikidza ngezvimweni zvakona zvevanopuza zvinenge zvisina kusisira nguwa yeshe, zvinode kuti zvirekerwe.

Vantu voramba veifundiswa nekuronzerwa ngezvekurwara kwe ndxondo kuti vakure vantu veizviziya uye varambe veizodetsereka nemitombo yakona kana vaenda kuzvibhehlera veipuwa kuti vantu vasashate ndxondo.

Zvinondoronzwa kuti musagara navo mumakanyimo kugai nendxondo dzakonadzo ndeindonga dzinoshata-shata. Rumbai muende mavo kwaanongwarirwa zvino nezvibhedhlera zvinongwarira antu akadaroko mwekuti oguma anofundiswa oro vozotopona zvozotonakepo.

Vanhu vaindopere kudhaya ngekusanase kutoziya kuti hino tochidini asi zvinezvi tinobonga maningi ngekuti kuenda kuzvibhehlera kudai unyari nemwana wako unorwara chingaa chijaha kana chimhandara kuguma cheirapwa cheipora.

Vana nenguwa yevanoenda kuzvikora vanoguma vorovoti kufunda nekunasire zviro zvakasiyana siyana zvinovadetsere mundaramo vamweni vorovonasire nezvimotokari vamweni vorovonasire nemarori nemphatso kuri kutotsvake kupona kwakanaka.

Kudhayayo waindozwa kuti mwana wabarwa pasina nguva kwaiwafa mworomwotama kuti chiinyi chiri kumbouraya vana kubeni yainga ndaa yekuti apana newaizoenda kuzvibhedhlera kwo waiziva kuti ana adoko anosisa kuti arambe eienda kuzvibhedhlera kobayiwa nguva nenguva.

Tibonge akhiti woye ngatibonge antu eutano akagumawo kundaraunda dzekwedu uno akaronzera antu kuti unyari nemwana wake unorwara ngaarumbu ngaaende kuchibhedhlera aende korapwa ngevantu emene anozviita haiwa kunyeperana tirimukanyi munomu

Anditi vaizvironza suu veiti hino ana akhona emunoti aende muzvikora ooguma anode kuzombodini tikati aaah! zvega-zvega ere ngavaende vazogumeyo nezvekufunda zvakhona anenge anazvo zvekuerenga zvino oroozotopedzepo veizofunda nemakhara akhonepo.

Majaha nemhandara dzekwedu uno dzakaitirwa zvakanaka nekuti vakagadzirirwa nemabhuku, ekuti vakone kuverenga zvingadai ngekukura kwavo mwukati mweujaha neumhandara zvakanaka.

Ana mai ane ana anorwara kumakanyi otore vana vavo kuenda navo kuzvibhedhlera voogumeyo madhokodheya echiisa nechikadzi veshe odetserana kurapa mwana kuti apore zvakanaka ngenguva.

Vana veshe vangava majaha nezvimhandara zvechidoko zvounganidzwa ngevantu vanoita zveutano zveifundiswa kuti zvikure zveitamba zveipuwa nehembe dzakona dzinoenderana.

Kudhayako vanthu vaipere kufa hwana hwaipere kufa anthu oro okorera kuziya kuti hunofa ngei hwana huno kubeni kwainge kusaenda kuzvibhedhlera hino zvinezvi tinobonga ngekuti anthu akfundiswa unotoona ana mai neana akona eshe eienda kuzvibhedhlerayo oguma orapwa opora.

Kubeni dzona mare dzakona ngedzingatamika hako takagara kumakanyi uno kunana nzvere zvinenge zvakabanaka kuti ngeana edu anonge amweni mazuwa kwazumboatware kuende nawo kune zvakanakazvo onyaguma orodhuvha nemukatimwo anobadakadzwa.

Vanarume vanoshanda ngezvemutemo vodaroko veibate vana vadoko nyara vanoenda kuzvikora kuti vaadaritse mapato ngekuti vakaasiya vari vega vanotsikwa vakafa vasati vaguma nekuzvikorayo.

Vona vantu vanenge vakafunda mishando yavo vanodaroko nemuzvibhedhleramo veiunganidzana veifundisana vechichichirape vantu veitopora, veikhombidzwa kuti zvitenda zvakhona zvinorapwa ngemutombo uri, uye vantu veipora nekuziyahe.

Vona vanonasa kuzviziya zvitenda zvakona vanenge avakazvifundira vanodaroko veirapa antu anyari madziso veidongorera kuti muntu unonzweyi zveizvidongorera ngepamuchinipo kusvikira vaone chitenda vorapa muntu opora.

Madhokodheya akafundira nezvei mushando obekwa muzvipatara kuti vahloye vantu kudai nekuziva kwavo nevanorwaravo wouyawo visimira ngengubo dzinoenderana ngemuzvibhlera umo kuti vaone kuita mishando yavo.

Vantu veshe vane mwiiri inopanda vorumba veienda kuzvibhehlera kuti vaende koodetserwa ngekuningirwa kuti chingaa chiinyi chinorwadza mukati mwenyama dzawo. Vanakadzi nevanarume, madhogodheya voshanda muzvibhehlera kuita basa iri.

Dzingaa mare dzakona hadzo dzingange dzingatamikwa asi zvakanaka kuti ana ano aende kuzvikora. Aende koofunda nemishando oroozokwanisa kuiziya kudai anthu onyauya eiti changu ichi chinorwadza anenge eizopona nekuzvihloya eishandisa michini yakona.

Vanogara veironzerwa peya ana muzvikoramwo ngemukuru wechikora kwedu uno kuti hemunofunda zvino musandoita zinyamufundira fundai mweiziya kuti nebasa akona munoda kuzoita enyi, hino unozoazwa veshe voodaroko kuti tinode kuite madhokodheya tikati tinobonga.

Akiti wee tisarurumwe hedu ngemare kune anadzo mare ngaaite kuti ana aende kuzvikora aende kofunda ngekuti azogumeyo anenge eizofundiswe ngezveutano zvino antu oroozoungana peya aisa neana kadzi antu oroozodaro eidxokeswa nehembe dzakonadzo.

Vana vedu hetinooabara wazviziya ndiyani kuti amweni akhona anenge azofunda koguma derayo anozopeisira aane nemishando yawo yekuti ukanyaguma muchibhedhleramwo akaunganirwa ndiwo mapiliziwo unoti hee mwanangu nayi unomaziya ere zvaanoshanda eshe.

Gorero ndakaitangati ndichafirwa ndirimo muchibhedhleramo ndakadaroko kubata mujaha wangu ndaizviziva ere kuti dzimweni dzakona zvinode kuti mutsvage madhokoteya anonase kuziye ngezvendenda dzakonadzo. Hino wakazoti auya dhokoteya wakona odaroko aindipfanya pfanya chimwana changucho chakazomirepo ere .

Vaitambudzika ana makoti edu kanyi uno gorero ndichazviziya abare manwa wavopo wanga ane nemirenje yake isingakoni kuhambe zvakanaka orodaroko eihamba eibereka eirwara eidzasa hinohe vakazoronzerwa kuti kuzvibhedhlera zviriyo zvakona azvizi kuzononoka.

Gore randakadaro ndayibudise misodzi ndirimo muchibhedlera muone mwana wangu wapande muiri, ndiani wayiziya kuti zvaide kuzwayi ,hino kwazoti kwawuya vona vakange vakazvidzidzira madhokodheyawo akamuti bate bate mwana kwakutopora.

Hazvichaketwi kuti mwana kadzi kana kuti mwana rume weshe unoda oshande muzvibhedhlera ofundira basa rakona kuti agone kuriita oyizopa nevantu mapilizi vanenge vauya kuti vadetsereke nekupona.

Vanakadzi nevanarume veshe voonekwa vari muzvibhedhlera veishanda vorodaroko nevanorwara vakhona veiuyawo vanarume veibaiwa naiti mukati mwenyama dzavo zveiita kuti kupora kukasike.

Kunyari kumakanyi uno zvitoro zvadzara ngemitombo zvekuti muntu weshe anemare yake unenge eirwara unorumba oguma ototenga zvichienderana chitenda chake chaanozwa ouya akatope mwana wake nguwa dodori mwana otopona.

Zvitoro zvinotengese mitombo inodaroko inenge yakanase kurongwa, irimo ngemuzvibhokisi, irimo ngemuzvibhedhlere yoro yochisiyana nemabizo ayo, nezveinorapa, vantu voro voguma nezvitenda zvavo zvakasiyana-siyana veitenga, veipora.

Mitombo inotengeswa nemuzvitoro zvimweni zvakona zvinenge zvakabanaka zvakakura zvimweni zvinenge zveiti pashi nemudenga kubeni mweshe muri mwemutombi woroti ukapindemwo ngeweunoda weshe mutombo unouona weitenga.

Anditi zvaigara zveironzwa su kuti heinonyadai kupera mimbiti ino tinochizodini kubeni vaizviziyahavo kuti hayi dai yanyapera ,mitombo yakhona vagadzira ,vaibeka nemuzvitoro zvemutombozvo nemichini yakhona yekuti mwanyazvitenga inobaiwa baiwa zveibudamwo.

Zvinoramba zveindoronzwa kuti ere akhithi woye rambai mweindoshanda, kuite kuti muake nezvitoro zvakakura, zvokubekwa mishonga zvino ngekuti zvichinge zvakurazvo, nemishonga yakhona inozoonekwamo inochizowanda apana neunotamikemo chero wechitenda chiri hacho.

Anditi taizvironzasu techiti akiti nai zvitoro zvakona zvino zvinozotengesa mitombo zvinoba chizosiyana ngezviri kanyi kwedu kwana Mariya torozozviti ndeee zvotosiyana peya ngemwiganga kubeni zvimweni zvinenge zvakaba secha zvakanaka zvakati bhoryo.

Kwai zvimweni zvibhedhlera zvino zvakachaite zvidoko zvimweni zvitoro zvakona zvinotengese mitombo zvimwe zvidoko, kubeni zvinosiyana ngentaraunda. Isusu toroti hatina ndaa nazvo ngekuti chetinoda ngechekuti mwitomboyo irimwo ere mwukati yekuti tarwara tipone.

Heinonyatamika zvayo mitombo ino mati mashango atichina nendaa nayo ngekuti tinoziya kuti kunyaenda kuzvibhedhlerayo kana muzvitoro zvakhona inoonekwa vona voroohamba vechiti peshe peshe mitomboyo muzvibhedhlera nemuzvitoro mwo antu votenga pheya po.

Katika kuonana nezvitorozvakona zvino zvinobekwe mishonga zvino zvinochizoite nekusiyana zvoroochizosiyana payana ngentaraunda kuti zvimweni zvinenge zvakabazokura zvimweni zvinenge zviri zvidoko kubeni chetinenge teizondoda mukatimwo ngechekuti mitombo yakhona irimwo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvidzare mitombo yakasiyana siyana yekuti kudai wanyamboma unechitenda chako autami mutombo wekutenga mare yako basi ngeingadiwa kuti upore ngekukasira.

Vairzvionza pya kuti atingakoni kuaka zvitorozvo zvemutombo zvakakura .Ngatitange nezvidodori zvo ,tapedzepo tochizvifaka ngemitombo yakona yemihlobo nemihlobo kuti wanyasvika wanyati mundani munorwadza wanyati unebesha weshe unoona mutombo wake.

Muzvitoro zvinotengesa mapirizi moonekwa mapirizi eshe akasiyana siyana nenaiti dzakona dzekuti muntu ungada kutenga kuti abairwe dzoonekwa dziri muzvitoromwo zvinoite weshe unorwara akasire kupona.

Mitombo yoramba ichitengeswa muzvitoro zvemutambo yakasiyana siyana inenga yanasirwa yeidhibaniswa nezvimweni yoiswa muzvitoro kuti vantu ngenguva yavanode kutenga vaione irimo vakasike kubetsereka .

Apana neuchada mazuvano kumwa mitombo yemushango ino weshe uri ngepaari oda mitombo yezviyungu ndikati hino mari yakona tinoione kuri imwi nayi

Vaizvironza peya kuti hemunogara hino muntaraunda mwenyu muno musina nezvitoro zvemutombo ngezuvaro remunozwe mwiri kupanda munode kumbo tenge pari. Antu vodaroko hatina mare dzakona hino hezvakazotange kuakwa zvanane zvochindosiyana nentaraunda kuti dzimweni dzakabati hwee.

Zvinochizongoite zvekusiyana ngentaraunda ngekuti nyika dzakhona dzinozosiyana zvimweni zvitoro zvakhona zvinotengese mishonga zvino zvinonge zviri zvidoko. Zvimweni zvinenge zvakabakura asi chinondodikwa ngechekuti yeshe mitombo yakhona inenge irimo.

Vantu veutano vanodaroko veihamba kudai vari ngemumovha, veihamba mumapato munonga mwakaungane vantu veidaidzira vakaisa nezvekudaidzira zvakhona pamuromo voroopfeka nehembe dzakhona dzeutano kuti vanthu vaaziye.

Vanodaroko vantu veiunganidzwa ana mai ana baba majaha nemhandara veshe veironzerwa ngezvehutano kuti vantu vagare veiziva kuti mwiri yawo kana yadai vanosisira kudini vorumba vachienda pari korapiwa kuti vapore.

Vona vantu veutano kunyari kanyi uno vanondoramba veihamba veironza ngezveutano kuvantu, vantu veifundiswa nevanozvironza vakona vanenge veibazvikona vakapfeka nemabhedhleya anoratidza kuti ndivo vantu veutano varikuzviita.

Vanodaroko vantu vanenge vakazvifundira kudai manyaguma ngepachibhedhleya zviya veidaroko veitore michini yavo veisunga nemaoko veiningire kuti ngazi aina kukwira ere uye kuti mwiri ausi kupisha maningi ere vantu veirapwa veipona.

Vona tinondoramba zvedu teindovabonga ngekuti vona avarembi paya kuramba veindobeka nezvibhedhlerazvo zvoroozobekwa nezvirozvo zvekuti anyu anohamba eierenga mworoti kudai mukaguma nepanoshambirwe nyarapo pane zveutanozvo zvakabekwepo.

Vantu vanoti veidaidzirwa zviya kuti uyai kumudhibano amweni akona anoita neku konona kubeni kunenge kune kuri kusaziya peya vanenge vazoenda vaya voguma vochiti gurubudu kugara vorochizofundiswa vobveyo unozovazwa voreketa kuti taba betsereka.

Itsumburumbu nasabhuku wekwedu uno unondoramba eindodarokwo antu uyai kumudhibano antu uyai kumushangano kune antu ariuno anoda kukuronzerai ngezveutano. Antu orodarokwo okhitimuka eienda akadzi, anarume antu oguma ofundiswa ozi.

Anogara akadaroko miganga yekwedu uno antu uyai kumushongano uyai kumushongano mofundiswa ngezveutano kwauya antu ezveutano ,hino tinobonga ngekuti zvinoti zvikaronzwa akuna neunosara anhu ano kitikika eshe eiyenda oguma orobafundiswa.

Ukanyati wakatware mimba yako zviya ukaenda kuzvibhedhlera woguma akafunda ngezvazvo anochikona ngekuyayiya echida kuzwe kuti mwana ungadai akura zvakadini uye unouya riini zvose izvozvo zvinodetsere kuti ubuditse mwana wakagwinya .

Hakuna kanyi uno vachandoita zinyamubarira kuti watonde mimba yake woenda kwaana mbuya anhu vorumba kuzvibhehlera oguma opuwa nezvikafu nemitombo yekuti nyangwe vobara vasununguke zvakanaka vana vavo

Vantu vakawanda vanoramba veironzerwa vana rume vana kadzi voroite mukuwo vanogadzike pashin veifundiswa kudai ngemugariro wawo mukati mwemuzi nekukura kwawo ngezvevanofanire kuti vaite kuitire kuti mhuri dzawo dzikure zvakanaka.

Vana kadzi vakawanda kanyi uno vobetsereka maningi kubudikidza ngekuende koningirwa kuti avasaanemimba ere ngenguwa yavanofungira kuti vatonta mimba voguma vondoningirwa kuzvibhedhlera vototange kunasirira.

Vantu vaingoite mutungwe wezvana kuda kudai chimwana kuda kudai chimwana hino akuchina Antu orumba eienda kuzvibhedhleya echichiguma echipuwa mutombo yekuti vantu vakwanise kurera vana vasasabara peshe peshe ,vabare mwana ngenguwa yaanosisira kuti auye.

Dai kwashi yaimbozodini kudhaya kwakona kubeni antu aizotoibatira peya ngekusaziya nezvekurya kwakonako, hino mazuwano ngekuti anhu oramba eironzerwa, ozviziya nezvino ake mwirizvo ngemwiri yakona yabaazoti ngwindiri kugwinya.

Kubeni kudhayako vantu vaichingodaroko vabva ngeapa vandoti tumbuke nezvimikakazvo vakuende kororwa kwaiya kusanyasa kuronzerwa peya. Kuti zviini zvinosiso kuitwa hino zvinozvi tinobonga ngekuti ana evasikana anopuva nesipo dzakona opuva nezvekubeka pakatipo anyaende kumwedzi zviya.

Aiye maponda ega ega karetuko waindozwa pane antuwo anoita ngatei adanana ozozwa kwai apondana kubeini kwainge kusafundiswa peya , emazuwano ofundisa unotoona kuti nekudanan kwakona kworamba kweitutsira , Antu zuwa ngezuwa ogara eisheka.

Kubeni kona kudhaya majaha nemhandara pane here waizombogume kuretu kwaiva kudai watomita watoone mimba hino ngokuti aanoramba akafundiswa mazuva ano tinozvibonga.

Aidaroko antu kudhayako kuti andotunge zvimukakazvo antu oende kororwa kubeni kwaiye kusaaziya peya wozozwa kwai vaganga vagangiswa hino tinobonga mazuvano ngekuti antu ofundiswa unoona majaha nemhantara akagara eichindofundiswa

Ndaraunda yedu inei aichaketi kuti ungaa anani unofana kufunda ngezvekukura kwake . Veshe nevaisa nemajaha vofundiswa vachidaroko kukurudzirwa kudai ngemwiri yavo nekukosha kwayo .

Vanthu vaindoziya kuti kurumba rumba kwega ngekunogwinyisa makodo kubeni mazuwa ano kwaane nemichini yekuti ukasvika ukagarepo wotoona zveitotenderera mwiri wako weshe peshe panopanda peshe unotobveyo papora patogwinya.

Dzimweni ndau dzinopane movha dzekuti vandu vakwire kudai ngekuti mwiri yavo yo yanya guwika nguva yavanenge veyitamba vozwe kuti zvondozwa munyama muno azvichaiti vopuhwa nemovha dzinova rumbisa kuzvibhehleya kuti vaende korapwa.

Mukaenda kuzvibhadhlera mazuwano kudai unyari nemurenje unorwadza unoguma weiurapiwa, weipfekedzwa nengubo dzakona, zveshe uchinasirwa, uchitowiwa, wotozoona murenje uya hwee watopora ngenguwa doodori.

Zvingandoita hazvo kunge zvinodhura izvo zvinhu zvacho zvinenge zvakabanaka kuti anhu apote echindoti nenzungudzo vantu vechidzirya, mararanje zveshe nemazowe nemasitirobheri akona kuitire kuti mwiiri yedu ino agare akagwinya.

Majaha edu emazuawano anodaroko eipfeka nenxatuya dzacho dzekuenda ndidzo kundau dzevanoende kuzvitira zvekuti vakure nemakodo avo akagwinya nenyama dzavo voroguma veizvitedzera kutozodai votopona.

Anditi yaingova tomu tomu su kuti wangode kudai ozi rumbai kwe nguwa yakareba ndokuti nemakodo agwinye hino zviro zvinoramba zveindo chinja mazuvano moenda kuzvi bhedhlera mwoguma mworonda neku twasanura mikumboyo antu atopora

Vantu vaiti veizvironzerwa peya voti kunyepa. Asi unozoone kuti kune anenge eizviteedzerawo aichibaazogara nemwiiri yakona yakagwinya. Oorodaroko eitajura mararanje, eitajura ngemaepurawo mumbuti antu eirya. Anonyaaite okumwa ngamazowe akona, antu ogara akagwinya.

Vanoita ngezvekugwinya kwemwiri, voramba veidetsera vantu kuti ngavarambe veitamba-tamba kudai ngemabhorawo uye nezvezvakanakira, veibuda nepamupikicha kuti vantu vazvione kuti zvakanaka.

Muchini yakasiyana siyana inoonekwa iri mukati mwezvibhedhleya, inodetsera vantu vanyaguma kuti vahloiwe uye kuti vaone kupuwa zvinenge zveienderana nezvitenda zvawo

Vanoita zvekurumba-rumba kurikuti makodo nenyama dzeshe dzikure dzakagwinya nekutakazika vope vantu nezvekupfeke munyara dzavo kuti ngenguva yavanenge veizviita nayara dzavo dzisave nekukuwadzwa kwakanyanya.

Vantu vanodaro vakanyapinda mukati mezvibhedhlera, munenge mune michini inenge irimo. Imweni yakhona inopfanyiwa, imweni yakhona ngeyekuti kudai veida kuona kuti chitenda chako chakura kuguma pari, vokuningira ndicho nekupisha kwemwiri wako.

Vanodaro vantu veironzerwa kudai vanya enda kuzvibhedhlerayo veibvunzwa nekwavakabarwa nendau dzavaka kurira vantu veironza zveinyorwa pashi angava ana kadzi kana ana rume zveshe zvinenge zvichinyorwa pashi zveida kuti zvingwarirwe.

Anakadzi neanarume voramba veifundiswa kudai ngekukona kushandisa michini inoita kuti vakone kureketa nevamweni ngenguwa dzevanenge vari muzvibhedhlera nekutsvaka nezvinopanda vantu munyama dzavo ngemichini.

Vamweni vakhona anodaroko anyaguma muzvibhedhlera kana mumuzi mwawomwo vanenge vane michini yavo yavanoti vosvika vodzisunga veida kuningira kuti ngazi yakakwira ere kana kuti yakadzakira ere, vadaroko vorotozoziya nemapirizi ekumwa ngekukasira.

Zvaironzwa piya kuti zvamunoona zvino muri muzvibhedhlera muno mana tuzuka muno zvishomani pane zve mukakwira kuenda dera iyo monoona zvakanaka ngekuti nemibhedhu ngezvihlayo zvakona zveshe zvinenge zvapera kuita chirungu ngembatso dzakona dzakachipendwa zvakanaka.

Madhokodheya emuzvibhedhlera vasati vatanga mishando yawo vanotanga nekunyora nyora mukati memichini yawo veibeka zvavangada kushandisa ngezuwaro nezvavanenge vashandisa ngezuwa radarika.

Muzvibhedhlera morambwa muyiswe zviro zvekuti michini , antu yemanyaguma antu anoningirwa ,eyivhenekwa uye kuitire kuti kudai pangari newarwarisa antu aronzerwe nenguva dzakhona dzepepo.

Muzvibhedhlera mobekwe muchini yakawanda inoyaiya nezvitenda zveandu inoiswa munzee yoyaiya kuti hino pamwoyo pemundu parikureketeyi kudayi ngechitenda chake chino uye nemunoita kuti vanyore nyore zvinenge zvaonekwa.

Zvimweni zvakona ngezve kundoti antu maka gara zviya munofana kugara meindo erenga kuitira kuti nepa muno nyahamba paya mukaona nezvi bandera zvinenge zvaka namirwa antu mozokona nekuzo zvierenga peya nekuti zvinenge zveindo ronza ngezve utano zvo.

Kudhayako antu aingodaroko akagara mumakanyimwo aana newaiziya kuti mwiri yanyapanda unoronzera anani ngekuti nepekuzwa zveutanozvo panga pasina hino zvinezvi tinobonga ngekuti vona veutano voramba veibuda peya nemumichini yaayo mazuwanaya.

Ntaraunda kwedu uno miti yeshe inoonekwa mishomani isina cheinoshanda. Mizhinji yakona yeshe inenge iri mitombo yekuti vantu vanotouya veidetsereka, veitora veiende koorape zvitenda zvakasiyana-siyana.

Vantu vanosima mbiti vamweni vakona vasingazivi kuti mbiti yavanosima inoronzei kubeni yona inenge iri mitombo inodetsera vozoti vaitonzerwa vozotoingwarira vachiziva vangwarira mutombo wekuti vakanyarwara zveshe zvavanoda zvinorapika.

Vantu veyihamba vanohamba veyikhombiwa mitombo yakasiyana siyana, kudayi kunyari kumashango, munjira kana kumizi, munenge mune mitombo inenge irimwo, vanhu veyikhombidzwa nemazita adzo, nekurapwa kwadzo, vantu veyitozozviziya.

Imweni yakona mitombo vantu vano sima peshe peshe amweni anodaroko eyi sima nge muminda imweni ino mera yega mu mashango mwo kubeni kweshe kurikuda kuti antu arwara vagume vatore vatsenge kana kuite yekumwa vantu vei pora.

Apana peunohamba muganga yekwedu uno ukatame mutombo peshe peshe panenge pandori ne mitombo yakadaroko ichichi siyana ngemishando yayo imweni ngekurape mazino imweni mundani imweni zvifesani yeshe indori murombo.

Anditi antu aidaro eihamba mubaniwo orooti zviinyi izvozvi madhimbe ere horochizwato eya madhumbe asi mitombo mukati memadhumbemwo munochizomera neimweni miti mwotopedzisira mwotoita mitombo vantu vopedzisira veirapwa ndiyo veipona.

Anditi vanotkasu nekuuya kanyi uno oro odaroko atichadi kuuye kanyi tode kugara mutaundi muno mune magetsi ngekuti tauye kumakanyiyo kwakadzara mbiti nemashango tikatii aaa kusaziya peyaa yamunoti mbiti nemashango ano ndiyo mitombo inotiponesa tiri uno.

Antu akawanda anodzishora peya ndau dzekwedu dzino kubeni isusu tiriuno tajaiya tinodada ndizvo nekuti hatina nechinozhazha mumakumbo mwedu muno. Ukandozwa apa pandotsuna vondodaroko gwaa chimbuti chakocho vototsenga votopora makwasha eshe mitombo yega-yega.

Mbiti yemitombo yomera peshe-peshe munharaunda mwedu. Vantu voramba veironzerwa ngezvayo kuti vasaitema, uye vasanongera-nongera nekuti kuishaishira painenge yakagara kuitire kuti ikure antu apone.

Anditisu vanosheka suu vantu vaidaroko kwana Chipingeyo kumakomoyo kumatunduyo ,kubeni isusu tichitoriwo uno todada piyani kuti mwona mwukati mwematundu nemakomo ndomakadzare mitombo yekuti dai wainyazwa nepanotsuna ukandobvita unopona

Anditi zvaironzwasu kuti hemunohaMbemwo mukaona mbiti yamusingazii mazita ayo nezveinoshanda musatema tema ngekuti ukangaidzei mumbutimwo ndo mune mitombo yakhona kubeni worozotozviti ndee shuwa mumbiti yekudarokwoyo ngeinkrapa maningi antu eipora.

Kudada tiri kanyi uno tikati garayiyo kumataundi kwenyuyo isu uno hatibuduki ngekuti tinoziya kuti tanyambozwe panotsunya tikangoti ndee ndee tonongere mitombo ndee ndee totobvite mitombo yedu totsenga totorya totopona neana edu uno.

Ndakadaroko zuva rimweni ndeibve kuhuni nechimwana changu ndachizopedzepo kude kuzwa kuti mwiiri weshe woshoshona ndikati chiini chinomboshoshona aimashangopi ere. Kwaakuzoti ndee kuona ah mitombo kwaakutozobvitepo kutooguma nawo kuoti isei mumwoto, ah, totopora.

Amweni peyani ngekusaziya kuno anenge eindofunga achiti zvekunozwi chipinge kumakomoyo kwakandozare mbiti isina basa. Kubeni inenge iri mbiti yemitimbo yekuti nayo mukazotovapa vakaitsenga nenhenda dzavo dzeshe dzinopera.

Vanoramba paani antu ekumataundiyo veidaroko kuti atiendi kumakanyiyo kwaana Zamchiyayo ngekuti kwakadzare mashango kubeni ona mashangowo ndiyo mitombo yakhona hino tinochizovaronzera vauya zviya kuti emunoti mashangowo mitombo yeshe inotirapa tiriuno.

Aitisheka peyani anodarokwo auya kuma kisimusi zviya ekumataundiyo. Oti munogara maberere ano akati tsee tsee mashango ngei? Kubeni tazoaronzerepo kuti aimashangopi mitombo vopetuka mataundi kwavo yo vototora nemitombo iya veienda nayo.

Mitombo yomerq peshe peshe mukanyi muno nekuseri kwembatso yoonekwa mitombo inorape nhenda dzakasiyana siyana vantu voronzerwa ndizvo kuti vazviziye kuti mitombo yakanaka uye inoita kuti vantu vadetsereke.

Mitombo yenyuchi inorape antu maningi kanyi uno. Inoite kuti vantu vanenge vane mikhuhlana vakasike kupora. Vanenge veizwa mwiri yavo yeipanda, vakandonambura mutombo wakhona unenge uri muchibhodhlera ,vanorapika.

Inyari mitombo yatinoshandisa kanyi unono woitora mazuvano woibeke muzvibhodhlera wona weutano vanonasa kuziwa nekuti zvinoitwa madhibanisirwei pedzeko yoiswa muzvibhokisi yototengeswa vanhu vototenga votopora ngekukasika.

Peshe-peshe peunohamba unondodaroko veione mitombo inenge iripo vamweni, oro votora nekukuba oro votora nemvura veita nekuitezeya kuti irambe yakasvipira. Kuitira kuti nenguva yavanoida vaitore yakanaka vapore.

Mukandohamba kudai kunyari kwedu uno kumakanyi ukanyaenda kumataundi unondoona mitombo yeitengeswa yakanyorwa nemazina akona. Yoroiswa nemunonasirwa kuti irambe yeidiridzirwa irimwo vantu vaitenge yakasvipira.

Anditisu unodarokwo ukapinda mumazvitoro zvana Kwaipa kanyi uno unondoona mabhodhleya ega ega anenge akaturikwamwo woro wondovunza kuti mukati mwemabhodhleya munei, unozwa kuti mitombo ondoronza nemazita awo nezvitenda zvacho zvinorapwa ngemitomboyo.

Taizvishekapo techiti isu hedu atidi kugare mugowa tinode mugare kumatuntuyo ngekuti mwazogare kumatuntuyo nemitombo yakona inenge iri peshe-peshe kudai mwanyaza pati ndwii mukando pinda mushangomwo unotobvite mutombowo wotomwa.

Anditi vanthu vaidaroko kee kuti atidi kuuya kumakanyiyo ngekuti kwakazare mithombo, kwakazare makwasha, tikati aa amiziyi kuti mithombo nemakwasha zviriyo kanyiyo ndoozvinogadzira nemithombo yemunozoona iri muzvibhokisi kubeni yoro yozotora pane vanthu.

Mitombo yedu yemushango inotorwa yobekwa nemuzvibhedhleya yopiwa nemabizo ayo, yorongwa kuti umwe ngaumwe weshe paanouya kotenga ataure nhenda yake, echipuwa mutombo unoenderana naye vantu veyipora.

Tinoda hedu kuvatenda antu enharaunda yedu ino anoziya kungwarire nembiti oro vongwarira nemitombo yakona. Kuitire kuti kudai muntu anyarwara akasike kurapwa hino anyazotorwa yobekwe muzvibhodhleramwo yeshe ndiyo mitomboyo tinoibonga.

Zvaiti zveironzwa ndimutape kuti uyai pano ndikukombidze mitombo yatakura teikombidzwa ngaaianababa edu anhu aiti ijee kubeni ngenguwa takozoikombidzwa mitombo yakona koiti nambu aah! takatona yeibashanda kudarike mapiliziwo.

Vaibai gara zvedu nesu pashi sekuru edu veiri voti ronzera kuti garai pashi ne gariki dzino ndimu ronzere zve dzino shanda ne tsangamidzi dzino ndimu ronzere zvazvino shanda hino tino neseka ngei ngekuti tinobai iziya ne mitombo yakona inorapa.

Vanondogara veizvironza zvavo kuti musandodarokwo kudyra zvechiyungu zvo zvega zvega, mweidyra zvechiyungu zvo. Potai mweitsenga nana tsangamidzi wo, mweirywa nemitombo nembiti ino ngaipote yeidyriwa ngekuti yona ndiyo inorapa yoroozogwinyisa nemakodo.

Anthu aidaroko oroopitipidzana kide koogara kumatunthuyo tikati munobvirei mumabaniyo zvikazi ngekuti amuna mutombo kubeni wozoozvitiwo ndee mwona kugara mune mitombo kwakanaka ngekuti wanyarwara nemwiri yakhona inokasika kugwinya.

Anthu aihamba eitema pheya ainyahamba mumapato zviya akanyaona nembiti ino kwozi ngaitemwe kubeni kwainge kusaziya haakazoronzerwa anthu ochizodhibaniswa nezvinodhibaniswemwo zvonasirwa zvoiswe muzvidumbu anhu otoshandisa zvotonaka.

Handiti baba epedupo akarumbirirana nechimwana zona uno chadaroko chatora kaura, oro odaroko chochiteme mbiti nemashango kai ndotema ngekuti zvinozobange nyoka. Baba akona aiti musadaro mitombo, mitombo haitemwi ngaingwarirwe.

Zvona zvaiti zveironzwa antu aiti ijee peyani kubeni vaitobhuyise veidaroko kuti yona mitombo ino yatinoona ino inochizotorwa yoroobekwa zvimweni mukatimwo yoroozogadzirwa yeizobuda yangemuzvibhohleya nemuzvibhokisi yotozotengeswa peyani nemuzvitoromwo.

Mitombo yechikanyi yotengeswa ngezuwa iro rinoitwe zvemitombo yobekwa kudai ngemishando yayo imwe ngaimwe yechiiswa payo vanthu vohamba vechiningira mitombo yevanoda veitenga kuti vadetsereke.

Kanyi uno havatombotendedzi vantu kutema mashango peshe peshe ngekuti vanodaroko kuti amweni akhona emuchatema ndiwo mitombo inotingwarira uno yetinenge takagwinya ndiyo kuti kudayi misoro ikanyapanda totora mashakani teitsenga.

Vantu vanogara vezvironzerwa kuti ngavasimene mitombo kudai nekuseri kwe mbatso dzavo kuitire kuti nenguva yavanorwara avaneseki vanongodaroko veyikume mashizha beyitsenga nembidzi dzakona idzo beyi bvita veyinwa..vanhu veyi....

Vandu vamundaraunda vorambe veironzerwa ngezvemutombo yachindau kuti vagare vechizia nemushando yakona kuti vanyaiona vasaitema vaiziye kuti ndoinodiwa kurape mwiri unopanda

Vanodaroko amweni kudai ngevanakadzi nemaziire wavanengeweizviita kudai ngekushandiswa kunoitwa mutombo wekudhaya . Veizvironza nemutomboyayo nemazina ayo nezvainoshanda vantu veitodetsereka mundau dzatinogara.

Vanhu vanoronzerwa ngezvemitombo nekungwarirwa mungaa mumamizi kana inorimwe muminda kana inoonekwa mumashango vantu veironzerwa ngemabizo ayo nemishando yayo vantu vorovopedzepo vorovoingwarira veizoishandisa.

Yona mitombo inosimwa peshe peshe yapedza yeironzerwa antu ngemishando yayo vantu vorotozoziye kuti ngatiidiridzire ikure yakanasa kusvipira kuitire kuti ngenguwa yetinorwara tikone kudambura mashakani teitsenga.

Vantu vanoramba veingo zvironzerwa kudai ngemutombo yekudhaya nemishando yayayo nemazina ayov antu votodaroko veichiingwarira veidiridzira yochiramba yakasvipira kuitira kuti nenguva yaunorwara utore upone.

Munyari mumizimo unoona vantu veisima umwe pakona ukasazviziva munofunga kuti maruwa ubeni mitombo yavanenge veitosima nemumuzi mawo veichizoronzerwa nemishando yakona vantu vanyarwara veitora veutsenga.

Anditi zvinogara zveironzwapi kuti akithi woye hetinogara tinosisira kuziva zvimweni zviro ngekuti tikasazviziva tinopera kutema teiti mashango kubeni ndiyo mitombo. Hino tinobonga hedu sabhuku weduwo kuti unondoramba akafundisa antu ngemitombo yo.

Handitisu vaidarokwo veiti tipei makaurawo titeme mashango ano anode kuzvinyi anotibarire nyoka kubeni kwaiye kusaziya anthu akazozvironzerwa wakazomatema ndiyani ngekuti kwaiye kutotajura anthu eise mumvura antu eimwa eitopona.

Zveronzwa kuti musatsveta tsveta mashakani enyu peshe peshe andu anenge eiti ijee kubeni amweni mashakani akona ndianenge itori mutombo yacho hino tino bonga vona vanorambe veitofundisa vandu kuti andu woye chengetai mashakani ano ngekuti mutombo.

Anditi vanozviitasu ana aGabaza kweduyo, vorooti takataka varipo pazuwapo, worooti munomboitei sekuru nai, akati ndiri kudhibanisa mitombo ino, ndirikugadzira mitombo yekuti antu apone, tikati tinobonga sekuru tsamwirirai antu ararame muntaraunda.

Vanthu voramba veironzerwa, ngezvakanakire mitombo. Vanthu vanoramba veizwaroko, kuunganidzwa voronzerwa ngemabasa ayo nezveinoshanda, uye nekungwarirwa kweinosisire kuti iizwe muntharaunda.

Vantu voramba veironzerwa ngezvemitombo yemushango, nemishando yayo, ngekuti vakasadaro vamweni vantu vanopere kuitema, vasingaiziyi kuti mitombo ino yakakosha, inodotsera maningi mundaramo.

Kubeni zvona zvinenge zvakambanaka piya kuti kudai weinyahamba zviya ukaona mbiti yaunenge waona, usingaziyi cheinoshanda mbitiyo unosise kuti uibvunze ,kuti ufundiswe kuti inomboite mishando wenyi ?Ngekuti antu mwazoironzerwa zviya ,munombaona kuti mitombo yega yega.

Handiti zveironzwa zviyasu zvingange zvekunyepa kubeni mukazoti mazviyaiyepo mukaramba mweizozviteedzera munozotoona kuti iya inobaarapa peya mitombo ino. Hino kwedu uno ndiyani ucharwara. Antu ondodaroko kutsenge mitomboyo eirapwa, mumashango muno, hamuna nouchatenga.

Zvimweni zvakhona ungasaazviziya paa unganyati kana mweinganyashakura mumunda muya unotema ngebadza weiti azvina shwiro kubeni zvinenge zveide kuti antu muronzerwe vanenge varonzerwa vaya vorozotodzingwarira mutidzo dzosoite mutombo antu eirapwa ndidzo eipo.

Mitombo ye chibhoyi yoramba ichi fundiswa vantu ma ererano ne mishando yayo ne zvayaka nakira uye vantu voingwarira ne miseri kwe mizi yavo kuitira kuti nenguva yavanoida vatore vashandise.

Taidaroko kuti hambai iwewe, akati andihambi tangai mwatema mashango ano ngekuti pandinohamba ndinowaiwa ,tikati atitemi ngekuti ndiyo mitombo yakona yetino kudai tanyazwe papanda tikatora tikatsenga kana tikamwa tinokasira kupona.

Kubeni peyani vona vanoramba veizvironza ana mutapeo nana sabhukuo eindodaroko musatematema mbiti yeshe ngekuti imweni yakona yamunotema ndiyo mitombo kubeni woro wozoti zvako ukazviyaiyo ukatore mitomboyo ukabeka mumvura ukamwa nekupona.

Zvimweni zvakona zviya zvinoti zveironzwa antu anofunge kuti kudangani kunyepa. Kubeni zvinonga zvitori zvemene votozozvionavo kuti nemitombo yakona inenge iripo inenge yeifundiswa antuyo kuti antu musatema-tema zviro, mitombo inogadzirwa antu apone.

Vantu voramba veironzerwa ngezvemitombo ngekuti vantu vakawanda kanyi uno avaziyi cheyakanakira uye mishando yayo saka zvoramba zveironzerwe vantu nguva ngenguva kuti vazviziye kuti mitombo yakanaka.

Vantu vendaraunda yedu ino zvedu ativashori ngekuti vanodaroko kuti pega pega padhibana antu vorodaroko veizoronzera antu ngezvemitombo yechindau yemushango hino andu arozozvibata nekurwara kwakona koroite kushomani ngekuti antu anenge eyipona.

Zvimweni zvakona mukasazvironzerwa pheya munofunga kuti azvina nebasa azvina neshwiro mazotoronzerwa zviya mworoozootozviziya mweichizoita ekudiridzira meiteezeya nembitiyo kuti mitomboyo irambe iripo yakasvipira.

Handiti vaidaro kopisi kuti hatiuyiyo kumakanyi iyo mungavo maitsamuya ngekuti kunenge kwakazara makwasha, zvino tinozorumwa ngenyoka tikati makwasha api uyayi timuronzere mishando yembiti iriuno nemitombo yega yega yamunoona inochizotora pane ntaraunda dzakawanda.

Vona vaiti vaizvironza peya zvemitombo zvino antu aifunge kuti dangani ngezvekutamba. Kubeni kuzozviti ndee motozoona kuti iyazve zvinotobetsera zvakanaka peya kuti antu agare eironzerwa ngezveutano zvino ngembiti dzino dzinosimwa, kuti dzinoita mushando yei.

Vaidaroko kuti amutemi ngei mbiti ino nemakwasha ano munoda kumadini muchachengeta nemabhinya tikati ayi magandangapi atinochengeta tirikuchengeta mitombo ngekuti yona mitomboyo tingaingwarira nezuwa ratinozwa makodo ano eipanda kwedu kundovhuna teitsenga teirya.

Mutombo inooneka mumakomo mukati mwemapuwe inomera yoramba yeironzerwe vantu kudai ngekunaka kwayo kuti vantu vakure vaziye nezveinoshanda, nezveinodetsera mukati menyama dzedu.

Mishando ye mutombo ye chibhoyi ino ramba yei reketwa nguva dzeshe uye neku shanda kwayo kwakona ne maitirwe aino sisirwa kuti iyitwe muntu echi puwa vantu voramba vei zvironzerwa kuti vagare vei zviziya va detsereke.